Kune imweni mitungu inode kuti zveutano vahambe mumizi veitobeka mishonga kuti vanhu vapore. Mitungu yakaitange semarariya gore ngegore mumhatso dzedu kunyambori kanyi unono, munharaundamo vezveutano vanotohamba veitofafazeya mhatso idzodzo kuuraya utunga hwakaitenge mitungu yemarariya yo.

Mutungu nematenda akasiyana-siyana hino ere marapirwo awo yemutungu nematenda zvakasiyana-siyana ngekuti rimweni denda rinenge riri mungazi ari kwanisi kuonekwa ngemadziso rinotomwabisa kuonekwa ngemichini rochirapiwa muchini wochiona kuti chiini chiri kuitika denda iri ngerei eya mutungu iyoyo inoda kurapiwa yaningirwa ngemichini.

Mantenda anobata vanhu anosiyana siyana amweni matenda anobata anhu ngendaa yehutsvina, kusaite hutsanana zvino anhu vanofundiswa ngezvehutsanana ,mumamuzi imomo vanofundiswa, muzvibhedleya zvitoko izvozvo vanofundiswa ,kozoite ndau dzinotoungana vantu, vanofamba vachiti pakatoungana vantu ipapo vanovatofundisa nezvehutano kuti vantu vazive hutano.

Vantu vakufundiswa maererano ngezvematenda anobate antu . Vantu vakufundiswa kunyangwe kwavanogara vantu vanohamba vaneruziyo vanohamba veyifundisa vantu muntaraunda dzakasiyana. Munyambori mumataundi imwomwo vantu varikutofundiswa nemumakanyi mwatigara imwomwo nemuntaraunda umwomwo vantu varikufundiswa.

Muntu arwara, asagara pamuzi. Ngaaende kuchibhedhlera andodetsereka. Pane imweni mitongo inozi iyi mitongo iyi unoutora pane umweni weiise pane umweni yakaite ingatei ikolera, mutongo uwowowo unodo kuti warwara rumba, ngekuti uchazodzadza anhu ese pamuzi pauri pona apapo. Iyona mitongo iyoyoyo yakashata maningi ngekuti muntu hautozvioni kuti ndarwara, wotorumba. Nevanogara naye ngavamurumbise.

Zvirwere zvinobate ana adoko kune njira dzakaiswe ngehurumende kuti ana adoko asabatwe ngezvirwere ana adoko ane paanobairwa unozi akasvike mwedzi yakati, makore akati ondobairwa. Vanemotombo yavanobairwa yakasiyana siyana yekuti wapamakore Ari nemajekiseni avanobairwayo kuzvibhedhlerayo iyoyo kuti vapari.

Kune mitombo yaka wanda wanda mitombo iyi inozi ana amweni vabairwe majekiseni pamakore anenge aka buyiwa ku zvikora zvo mwomwo vanoto hamba ve zveutano veibaire anhu ma jekiseni amweni ana ano bairwa ku zvibhedhlera amweni anoobai hamba ku zvikora ovabaira mutombo iyoyo.

Matenda ayoo akasiyana siyana amweni matenda anopiwe mapilitsi ekuti amwe matenda aasarudzi anobata vakuru nevadoko vana kadzi nevana rume tinokurudzira kuti vandu vaende kuzvibhedhlera veyindooneka vamweni vandoobayirwa.

Ana mai ane ana adoko anokurudzirwa kuti aende navo kuzvibhedhleya, chingava chibhedhlera chikuru , chingava chibhedhlera chidoko .Ngavabaiwe mushonga yavanofana kubaiwa zvichiri kuenderana nemakore anenge ane mwana .Yena asvika mwedzi yakati kuti une zvimweni zvaanobairwa zvakasiyanawo neamwedzi imweni.

Zvitenda zviriyo mutongo yakasiyana -siyana hino zvezvinoita ere ngezvekuti muntu abatwa ngedenda kudai mutongo ngaende koningirwa ngekuti kuriyo vakazvifundira vanobatonase kuningira vachishandisa muchini yemazuwa anaya kuningira chitendacho kuti chinyi ngekuti zvimweni zvitenda azvioneki peya kutozoningirwa ngemuchini ndokuti chizoonekwa.

Mutombo yaka nesa pashi reshe mitombo iyoyo vana mazvikokota neku ningire zve mutombo vakazo gara pashi ku ningire mutombo iyoyo inodiwa veita zvavano ita kuti zvinga detsereka ngei veita ma tsvakurudzo vei tsvaka mutombo inga shanda kupedza mutongo inoita zveku paradza nirwa kubva pane umweni muntu yei enda pane umweni muntu.

Muntu akarwara nge mutombo yaka siyana nge matenda aka siyana nga arumbe ayende ku chibhedhlera akasire ku detserwa ana dhokodheya ariyo vano rapa manesi ariyo veshe vano detsera variyo iyoyo zvimweni zvinode kurumba ngeku kasira muone ku detserwa mukuwo uripo .

Kune matenda anobate ana adoko. Hino ana adoko ano anosisa kuti peanenge asvika pane mwedzi yakabhuyiwa, pane makore akabhuyiwa kuti asvika apa unobaiwa jekiseni rechakati nechakati. Muzvibhedhlera mwoumwomwo zvidoko vanobairwa, muzvikoro imomo vanotohamba veibaire ana. Muzvibhedhlera zvikuru zvoizvozvo vanobairwa, anohamba veibaira vana kuti ana asabatwa ngezvirwere.

Kuzvibhedhlera kunobaiya ana majekiseni anemitombo yakasiyana-siyana, zvichienderana nekukura kunenge kuchiita mwana. Pamwana ega-ega panenge achikura pazera rega-rega pane mishonga yavanobairwa izvi zvinobetsera kuti mukukura kwavo vave neutano hwakanaka nekudzivirira kuti vasabatwa ngezvirwere.

Pashi reshe rinokurudzira utano kusvika kumunhu weshe. Pashi reshe rinokoshesa utano hwevanhu. Vanhu vakarwara kune movha dzinotware vanhu kuenda navo kuzvibhedhlera. Vokasire kusvika. Vokasire kurapiwa kwona iyoyo pasina kunonokerwa.

Vanoona ngezveutabo kazhinji vane zvavakaona kuti muntu weshe unifanira kusisirekuona mvura yakanaka ngekuti mvura ndoupenyu saka migodhi irikuiswa mundaraunda dzakasiyana nemumataundi kuti vantu vaone mvura yakanaka.

Kune mihlobo yematenda akasiyana siyana. Amweni anorapika, amweni anozi haarapiki. Pane muhlobo wechirwere chinozi gomarara. Vazhinji vari kutambudzika kuti gomarara ringarapiswe kudini. Pane zviri kuitwa munyika munomu zvekuongorora mitombo ingarapa gomarara kuti ripere...

Kune mapato akasiyana anoemera utano hweantu pashi reshe. Mapato aya anoningira kuti antu aone utano hweshe hunodiwa ere pamunhu hunosanganisira utano hwekurya zvakanaka, chikhafu chakanaka nemvura, kuti vanhu vari kuwana mvura ere. Amweni mapato aya anotodetsera kupa antu chikhafu chekuti arye.

Hurumende yedu yakaona zvakasisira kuti vantu vaone mvura yakachenaa peshe peshe. Hino zvavanoita ngezvekuti mamuamuziwo iwowo mundaraunda munogara vantu migodhi yakutsiwaa, kuchikorayo iyoyo migodhi yakutsiwaa, muntu weshe wakuona mvura yakachena. Zvapera zviya zvokumwaa mvura yemufuku isizi kuchenaa, kwakuite kuti munhu inwaa mvura yakachenaa.

Utano vhiro chakakosha maningi hino hurumende yakazviona kuti ngatipe antu utano hwakakosha munyika yedu nemuntaraubda dzavanogara umo vakati ngatichere ngatitsise mugodi mugodhi yakutsiswa antu akumwe mvura yakachena aachamwi mumufuku anhu aachamwi mvura yemuzvikowa anhu akumwe mvura yakachena inenge yeitobuda pamapombipo vantu veitochera.

Pashi reshe rakaona zvakakodzera kuti utano chiro chakakosha. Zvimweni zvakaitwe nepashi reshe ngerekuti muntu veshe unofane kunge ane mvura yakachena. Hurumende yedu irikuise mvura munzvimbo dzakasiyana Muzvibhedhlera mwomwomwo muzvikora munofunda ana muntaraunda peshe parikuiswa mvura.

Pashi reshe rakazviona zvakakodzera kuti munhu weshe afunge ngezveutano antu weshe adzidziswe ngenjira dzakasiyasiyana munhu weshe ave nekodzero yekuti utano husvike kwaari ,zvona izvo zvinodetsera kuti zvirwere zviwe zvishoma pashi reshe zvichiitwa ngepashi reshe.

Pashi reshe ririkushingirira kushena shena kuti antu ave neutano hwakanaka hino kuti antu aite utano hwakanaka vantu vanofundiswa maringe ngezveutano maringe ngezvirwere zvinenge zveihamba nguwa iyoyo kuti vantu vaziye kuti chiini chirikuitika maringe ngeutano nekuzvidziirira kwavangaite kubve kuzvirwere.

Kunematenda akawanda wanda mazuwana akubata antu, rimweni denda ririkunesa maningi raakubata antu chirwere chemu nqondo kuti muntu unenge eineseka munqondo eirwara munqondo, hino nqondo dzinedzi dzoorwara kudai dzinoda kuti muntu unowu akasikirwe kudetserwa aonekwe nqondo dzake dzisati dzashata ngekuti nqondo dzikashata zveshe zvinoshata pamuntu.

Zvirwere zvendxondo zvinode kuti zvionekwe ngemazvo. Anhu azhinji anorwara zvirwere zvendxondo asi apana unovaona, asi apana unobhuya ngezvazvo. Chirwere chinoda kuti antu anase kugara pashi, adetserane neantu akadai awawo anenge eirwara zvirwere zvendxondo. Zvinode kuti zvikasire kuonekwa, muntu edetserwe pane nguwa.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vafunde pamusoro pedenda rendxondo denda rendxondo idenda rakashata maningi vantu vakafundiswa vanokone kuzoziya kuti vanoitei kana paite muntu une denda rendxondo zvinokurudzirwa kuti muntu weshe afunde ngekuda kwechirwere chendxondo.

Ndxondo chiro chakakosha maningi , utano hwemundxondo chiro chakakosha maningi vantu vanoneseka ngendxondo nehutano hwendxondo vanofanira kuti vadetserwe , madetserwe avangaitwa ngeekuti vantu ava vakasadetserwa hupenyu hwavo , ndaramo yavo inenge isizi kuzoema zvakanaka vanode kuti vadetserwe nekukasira mukuwo weshe.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi ngekuti ndxondo dzikavhiringika zviro zveshe hazvihambi zvakanaka. Hino ere antu anoda kuti afundiswe pamaringe ngeutano hwendxondo unouyu. Kuti ndxondo dzedu kuti dzigare dzakanaka tisaneseka ndidzo tinofana kuite ngekuti ndxondo ndopanobva zviro zveshe ndxondo ukavhiringika hadzishandi zvakanaka.

Ndau dzedu dzatinogara idzodzo dzinofanirwa kuchengetedzwa dzakachena kunonga marara emene mene eyipishwa, utsanana wakakosha maningi, munyika yedu ineyi hurumende yakati aiwa zvee, marara anofane kunongwa mushi wekutanga wega wega wepamwedzi marara anonongerwe munzvimbo dzakasiyana muri muzvikora imwomo kunyari peshe eipishwa kuti tiite utsanana wakanaka.

Hurumende yakatipe zvibhedhlera nemakilinikiwo pasinde pedu. Inga zveinesa kuti anthu aihamba mumango wakareba maningi, kuti aende kukiliniki kodetserwa, kuti aende kuchibhedhlera chikuru kodetserwa. Asi kwakuoone kuti ngatichiise musindemwo umwomwo, warwara orumbwa ndiyena chero pari pausikusikuwo, vanorumba newe korapiwa.

Zvibhedhlera nema kiriniki anorapa antu muma ndaraunda mumakanyi mwedu hino zvinezvi zvowanikwa peshe peshe hurumende yakabaita kuti zviwanikwe peshe peshe vantu vakwanise kudetsera kurapiwa mukuwo uripo zvakabanaka maningi zvatakaitirwa nehurumende yedu tinoibonga maningi.

Mazuano zvibhehlera zvawanda munyika yedu, munharaunda umwo mwatinogara mwaane zvibhehlera zvidoko zvekuti muntu akarwarwa unorumba woende kuchibhehlera chidoko kodetserwa kuti zvazodao kuzoende kuchibhehlera chikuru ochi zoendeswe kuchibhelera chikuru, vantu avachahambi mumango wakakura kuenda pachibhehlera. Hurumende yakaite kuti zvibhehlera zvive pasinde nevantu.

Zvibhedhlera zvidoko doko zvakaiswe mumantaraunda kudetsera antu kuti antu anorwara avachahambi muhambo wakareba. Zvibhedhlera zvakuiswe pasinde neantu kuti muntu weshe akwanise kugumeyo iyoyo korapiwa ngenguwa iripo uye kuti arwere asanetseka ngekuhamba kuende kuzvibhadhlera zvikuru.

Mukuwo unowu watava hatichatombonetseki zvekuti mundu ukarwara unyari pakati peusiku wokorere kuzive kuti ndoende pari kumbaiti bayiri apfana echikochikari torumbe teyiende pakiriniki kuti zvakorereka pakiriniki poo wozwi chitenda kuchibhedhlera chikuru wondobetserwa zvibhedhleya zvawanda nemakirinika awanda mundawu yedu.

Hurumende yakanaka maningi yakaita kuti zvi bhedhlera zvionekwe peshe peshe zvi bhedhlera zvikuru zviriyo zvi bhedhlera zvidoko zviriyo munharaunda mwona mwomwomwo ne mu makanyi mwomwo muntu akarwara uno rumbiswa ku chi bhedhlera chitoko akuna chekuti muntu achigara pamuzi asinga endi ku chibhedhleya ngekutu hee nyangwe nechi kochikari chemene mene muntu uno rumbiswa kuenda ku chibhedhleya.

Ikozvino hazvichasisiri kuti mutorwa ugare pamusi, unogarirei pamusi zvibhedhlera zvakazara, zvibhedhlera zviriyo, makiriniki ariyo, ukange warwara unoenda kuchibhedhlera ondorapiwa, kuti warwara maningi unoenda kuchibhedhlera iyoyoyo, ukaona kuti hausati wapora unosisira kupiwa mubhedhu, unopiwa mubhedhu orara uchirapiwa ozobudemo wapora.

Maiwoye munobakurudzirwe kuti muende neana kuzvibhedhlera, muende neana eindoningirwa, muende neana endobairwe majekiseni anoenderana naye pega pega musagara neana kanyi vana vano vanokura ngeibaiwa kune mitombo inobairwa ana kuti mwana uyu apanguwa yakadai obairwe mutombo wakati eya zvinodetsera izvozvo kuti ana edu akure akanaka, ana edu asazobatwa ngezvirwere ana edu asabatwa nezvirwere zvinongouya uya izvi.

Mazuvano aya kunendau dzinoite kuti muntu arwara arumbe aende koorapiwa iyoyo. Kune zvibhedhlera zvidoko zviri muntaraunda mwatinogara mwona imwomwo. Antu arikurumba aiende koorapiwa. Hurumende irikuisa peshe-peshe zvibhedhlera kuti vantu vaone kudetsereka. Vasagara veirwara mumamwizimwo.

Mazuwa anaya muntu Makwara azvichaiti pheyaa kuti ugare pamuzi. Kubaaenda kuzvibhendlera zvikuru zviri yo, zvidoko zviri yo. Muntu unotorumba mazuwa anaya zvibhedhleya zvati chakata. Zvaamuberere, apana chekugarira ngekuti kuti muntu warwara ogara oti andiendi kuchibhedhleya. Muntu kutorumba oenda pasinde po mukuwo uchirpo.

Munyika medu muno hurumende yakaita kuti pave nepekubatsirwa vantu vanenge veirwara. Tine zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinoenda antu veindodetserwa vanenge varwara, havachaemeri kuende kuzvibhedhlera zvikuru ngekuti hai pane ndau dzaunokwanise kutodetserwa dzakaita ngatei nezvibhedhlera zvidoko zve..

Mazuva anaya zvibhedhlera zvawanda zvibhedhlera muntu veshe akarwara ngaende kuzvibhedhlera andorapwa. Nyika yedu inoiyi yakabaita kuti zvibhedhlera zvedu zvichiwanda kuti antu akwanise kusvika panechibhedhlera. Kunyangwe nezvibhedhlera zvidoko zvinoneke mumantaraunda umu mumakanyimo nemumataundimo zviro zvidoko zvekuti hai muntu unokwanise kurumba apapo varwara vorumbiswa apapo, orapiva kuti zvakorereka voendeswa kuzvibhedhlera zvikuru.

Anhu akafundiswa maringe nezveutano munharaunda umwomwo nemumakanyi mwatinogara. Kwaane ndau dzakanasirirwa dzinoungana antu eifundiswa maringe neutano nekuzvibhendlera zvidoko zvo iyoyo, pane mazuwa anozwi antu ngaafundiswe. Kunyangwe vanenge vaenda veindorapiwa vanotongofundiswawo ngezveutano zvona izvozvo.

Zvibhehlera zvinodetsera antu zvawanda munyika munomu kwakunoendwa kuti anhu arwara onorumba kuzvibhehlera zviri pasindepo zvibhedhlera zvidoko neamweniwo munodetserwa antu muntaraunda umomo pane kumweni pekuti vana vachida kubairwa panounganidzwa ana nemuzvibhedhlera izvozvo.

Kune ndau dzekuti antu ayendeyo eyino ona veindo fundiswa maringe ngezve utano voende zve ku zvibhedhlera zvidoko vantu vakaenda ku zvibhedhlera zvidoko zvo izvozvo vano fundiswa zve ngezve utano vano rapiwa zve iyoyo zvakawanda mu nyika medu munomu vantu varwara ngava rumbe vaende ku zvibhedhlera vondo rapiwa.

Chakanaka maningi kuti muntu weshe aziye ngezveutano. Ngekuti muntu angaziya nge zveutano zvinoita kuti aite utsanana, zvinoita kuti aziye kuti zvirwere ichi toita maititireyi kuti zvisatibata, tozvidziirira ngenjira ipi ngekuti muntu anenge afunda avakuziya zvinodiwa pakuti muntu agare aneutano hwakanaka unokwanise kuzvingwaririra

Mazuva anawa kufunda chiro chakanaka maningi chinodetsera tinoona kuti majaha nendombi vakufunda amweni amadhokodheya amweni akushanda munotengeswa mitombo vana veshe vakafunda kuzvikora zvedera zvinoita zvakanaka ndaramo yavo yonaka vana ngavafundiswe vafunde vapedze mukufunda kwavo ikoko.

Utano hwemunhu wakakosha maningi, chakakosha pautano hwemunhu chikafu chakanaka chinodiwa ngenjira kwayo chinokurudzirwa kuti anhu arye kunyambori kanyiyo kurwe zvikafu zvinodiwa zvona izvozvo nemitombo kuti munhu aende kuzvibhedhlera koopuwa mutombo, unopuwa mutombo, zvake zvinodiwa zvona izvozvo zvakanyorwa izvozvo zvinoita kuti wanhu wapore ngekukasira.

Mazuwaanaya ere ana akufunda maringe ngezveutanozvo izvozvo veishandisa muchini yemazuwaano kuningira zvi-matenda anonesa antu akuningira pamuchini zvimweni zvakaita ingatei watorwa ngazi eida kutsvaka kuti unozwa chiinyi . Charegera kubatwa anotore ngazi iyoyo, ngazi yako iyoyo ndiyo ichazobhuya chirwere chaunozwa veishandise muchini.

Antu akufundiswe maringe nezveutano. Kufundiswe kuri kuite antu kurikuderedzere zvirwere. Vantu vakuziye zvinofanwe kuitwa kungwaririre utano hwavo, peshe peshe antu akufunda. Amweni anofunda muzvikoramwo, amweni anounganidzwa amwe eihamba. Saka zveshe izvozvo zvirikudetsera kuti vantu vave nehutano hwakanaka munyika medu.

Mitemo yakaiswa munyika yedu inoyi inobata ngezveutano mitemo yakasiyana siyana umweni wakona ngewekuti hai kana mwanakadzi aite ndani aatenderwi kubvise ndani nyaya yekubvise ndani aitenderwi kunze kwekuti muntu abatwe chibharo uyezve kunze kwekuti muntu abatwe chibharo ngemuntu unorwara une denda.

Hutano, hwakakosha maningi pasi reshe kuti pashi reshe kuti hutano husvike kumuntu weshe weshe kwaakuite zvekufundiswa, vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana maringe ngehutano munyika dzakasiyana. Vantu vehambe beyifundiswa zvinodiwa pahutano ihwowo ngekuti pashi rese raakukoshesa maningi ,hutano kuti usvike kumuntu weshe.

Amweni matenda anorarama ngeantu, anorarama ngematenda , amweni anorarama ngekukwira kunoite shokera inenge irimungazi mwawo hino shokera yeikwira hai ine zvainokombedza kuti shokera iyi yakakwira asi ukaende kuzvibhehleya zvinobatwa peyani, kunezvavanoningira ndizvona michini yemazuwa ano aya yaanokone kuningira otorapiwa kuti shokera yakoyo yakakwira kuti shokera yakoyo yakadzikira /yakaderera anoba akurapa zvemene weitopona.

Mundu weshee unofanirwa kuti afunde ngezveutano hino imweni njira inoshandiswa ngekuita yekuunganidze vandu mundaraunda inyaya ndeve mutaundi imwomo kunyangwe muzvibhedhleya mwona imomo pane nguva yekuti vanhu vanounzwe kuzvibhedhlera vonatse kufundiswa.

Kuti utano husvike kuvantu veshe munyika mungaa muntaraunda, mungaa pari, mungaa mutaundi munogara antu, kune vantu vanotohamba veifundisa vantu ngezveutano. Muzvikorazve imwomwo vanohamba veifundisa antu. Mumantataunda vana vanounganidzwa veifundiswa, nemutaundi imwomwomwo vantu vano...

Hurumende inehurongwa hwainoita hwakasiyanasiayana mundau dzakasiyana kuti utano husvike kuvantu veshe imweni njira yavanoshandisa ngeyekuti vanhu vanobuda mumhatsoo dzawo veihamba veifundisa vantu kunyangwe kuzvibhehleya ikweyo vanhu vanotombofundiswa ngezveutano vasati varapiwa.

Munyika mwedu munezvibhehlera zvikuru kunodetsera vantu ,kozoitawo ndau dzimweni dzisiri zvibhehlera dzinodetsera vantu ngekukasira . Izvi zveshe zvinoitwa ngehurumende kuti muntu weshe awenemukana wekuende kuchibhehlera nekuende kundau idzodzo kundodetserwa.

Muzvibhedhlera mane movha dzinenge dzakaemera kutwara antu anenge arwadziva kuendeswe mberi. Umwe ngaumwe ngaumwe unozi panapa takorere kukurapa achironge sure zvibhedhlera zviri mberi pane movha dzinotozotware antu anenge eirwara eiendeswa korapwa kuzvibhedhlera zvirimberi, izvo izvozvo nekumwenivo kwavanoendeswa veirwapiwa.

Zvibhedhlera zvawanda munyika yedu munomu. Zvabaawandisa zvekuti muntu akarwara ngaaende kuchibhedhlera andohloiwa. Zvibhedhera zvakhona izvozvo zvirikubaawandutswa zveibaanasirirwa zveinasirizwa kuti zvinase kunaka uye mitombo irikuwandikwa kuzvibhedherakwo iweyo nezvibhedhlera zvitokodoko zvatinazvo munharaunda medu nemitombo yenda antuwee endai mwoodetserwa marwara.

Muntu weshe arwara ngaende kuzvibhedhlera ringava denda ripi kana kuti ripi kana kuti mutombo upi kana kuti upi apana mutombo unokorereka muchibhohlera hurumende iri kuisa mitombo yakawanda mitombo nemichini yemazuva ano yekuongorora zvirwere zvakasiyana siyana nemumakirinika vantu vari kudetserwa mitombo iriyo.

Muzvibhehlera mwo imwo, anoshande muzvibhehlera panenguwa yekuti panoite mutungo umweni unonga wanesa mutungo unoshupa ,wakanesa mainingi wakaite se COvid ,eya pakaite mutungo wakadaroko kunozi pfekai mbatya dzekuzvidziirira ndizvona hino kwaane mbatya muzvibhehlera mwo imwomwo yekuti vanhu vapfeke vareke kupfeka mweya wakashata.

Zvibhedhlera zvikuru zvinodetsera antu vanenga varwara nekurwara kwakasiyana kwoitawo dzimweni ndau dzinodetserawo vantu . Vantu vachinge varwara vanokurudzirwa kuti varumbe vaende kuzvibhedhlera kwona iyoyo kwavanorapiwa.

Zvibhedlera zvirikuiswa ngehurumende yedu munyika mwedu munomu, zvinodetsera maningi kurapa eshe anenge echitambudziko ngekurwara nezvirwere zvakadai kusiyana siyana ,kunezvibhedlera ,kunemakliniki nyika yese zvakabanaka zvemene, zvekuti kutorwara kutorumba kuchibhedlera pona ipapo wotorapwa nguva iripo, heyaa kutorumba wochitorapwa wodetserwa.

Hurumende yedu yakaisa zvibhedhlera zvakawanda kuti kana muntu akarwara oende kuchibhedhlera ondorapiwa koenda vanenge vaonekwa kuti iii uyu arwara maningi chirwere chake chinoda amboongororwa unotopiwa mubhedha wakewo achimboongororwa ngemazuva arimo eirapiwa ndeanadhokodheya echinyatsoningira kuti chirwere chakona chiri pari ozoburitswa apora.

Zvibhehleya zvakawanda munyika munomu hino muzvibhehlera munomu tinoona mutombo yakasiyana siyana inomuhlobo inorapa muhlobo yematenda akasiyana siyana imweni inomwiwa inweni inodzorwa imweni inoiswa mujikiseni imwomwoo antu eyibairwa

Zvibhedhlera zvirimunyika medu munomu zvavandudzwa, kune zvibhedhlera zvidokowo, kune zvibhedhlera zvikuru, kune zvibhedhlera zvidoko zvekuti muntu akarwara pazvibhebhedhlera zvidoko azvikorera anoendese kuzvibhedhlera zvikuruwo, muzvibhedhlera zvikuru ikweyo muntu unenge oningirwa kunana mazvikokota Ariyo eshe anenge einingirwa kuti chirwere ichi chakadini muntu unoneseka ngei uye muntu aonekwa unorumbiswa kuti aone kuti wanonoserwa unorumbiswa kuendeswa kuzvibhedhlera izvozvo.

Muzvibhedhlera vana vanoendwa navo veimbobairwa vana vanobairwa nguva yavo yakwana. Kuzi nguva yakati apo mwana ngabairwe vochitobairwa nekuzvibhedhlera zvidokozvo zvinoitika kuzvibhedhlera zvidoko. Vana vanondo bairwa ikweyo iyoyo kozoita kona iyoyo kunotengeswe mitombo kuzvitoro zvemitombo. Imweni mitombo unokona kuzi enda votenga ikweyo nekuti tautama unono.

Matenda ane muhlobo yakasiyana-siyana. Kune amweni matenda asikabudi kubanze asingaonekwi. Hino kune mitombo inorapa matenda asikaonekwi. Awawo anenge ari mukati ane mitombo yawowo yaanorapiwawo ndiona. Anenge ari kubazewo anoonekwawo ane mitombo yawowo yaanorapiwa ndiyona.

Khona iyoyo vekuti vanoite miviri dzisikaiti zvakanaka kwaanana dhokodheya variyo vanenge variyo iyoyoyo pane zvimwe zvinoda munhu apwairwe wabairwa kudai unombaizwe kuti yeyi Inga ndarwadziwa ndapore zvinoite kuti ukasire kupora vamweni vanopiwa mapilitsi asi madhokoteya woo heree unombayitorwe temburicha peyani wobayi torwe bp zvioneke zvakanaka here uwone kurapwa.

Mihlobo yemitombo yakasiyana kune imweni mitombo inoito yekuzodzwa paganda, paneimweni mitombo inotwe yekumwiwa, paneimweni mitombo inotwe yekumwiwa asi yeirapa zviro zviri mukati zvatisingaoni zvakaita ingatei ngemwoyo, zvakaita ngatei ngematumbu, zvakaita ngatei ngeitsvo izvozvo zveshe zvinemitombo yazvo inozvirapa.

Hapana denda risingarapiki kunyange kuzi hai idenda risingarapiki kunyange kuzi hai idenda remundani kune mitombo inoshandiswa kutorapa matenda Ari mundani muchini inoningira matenda Ari mundani zveshe zviri mumwoyo zviri mukati zvisingaonekwi nemadziso kwane muchini wekuzviningira izvozvo unga mwoyo wemene unoningirwa kubudikidza nemuchini.

Muzvibhehleya mwaane michini inoningira anhu panezvirwere zvimweni zvisingaiti kuonekwa ngemadziso zvinotoningirwa ngemuchini, zvirwere zvakadai ngezvekuti mukati mundani mwo imwomwo zvirwere zvemwoyo, zvirwere zvemapapu, zvirwre zveitsvo zvinotoningirwa ngemuchini inohloya zvona izvovzo.

Mitombo ine mihlobo yakasiyana siyana kune mihlobo imweni inorapa zvirwere zvepabanze zvatinoona kune imweni mihlobo yemitombo inoite ekuzorwa amweni mapilisi amweni majekiseni kune mihlobo yemutombo inorape zvakaita semwoyo zvemukati imwomwo zvekuzarirwa iriyo mitombo yakadaro.

Mazu ano kunezvitenda zvayo kune zvitenda zvakasiyana-siyana. Kune zvitenda zvegomarara gomarara rinoiri rinokona kubata anakadzi neanarume asi rinobata zvakasiyana. Anakadzi gomarara re anokona kubata muchibereko rinokona kubatazve pamazamu panapa. Hino kwane mishonga irikuitwa kuti vantu varapive gomarara varegere kufa ngegomarara nyika yedu iri kubazama zvemene.

Kune mihlobo yemitombo yakasiyana-siyana inorapa zvirwere zvakasiya-siyana. Imweni mihlobo yemitombo mihlobo inorapa zvirwere zvakaita sana mwoyo, matumbu zvemukati mwomwo zvisikaonekwi ngemadziso. Mitombo iyi inoonekwa kuti muntu aenda kuchipatara ondohloiwa oonekwa mutombo unokona kumubetsera.

Kune mitombo, mitombo ineyi ine mihlobo dzakasiyana takaningira mitombo iyi tinoona kuti imweni mitombo inoti itai yekumwa tomwa, imweni maphilizi itai yekumwa tomwa asi kune imweni mitombo inoitwe ekuiswa mujekiseni , mujekiseni umomo yochibairwe munyama eya zvabairwe munyamazvo izvozvo zvohamba nemungazi asinyeshe mutombo muhlobonyayo.

Kune mihlobo yemutombo yakasiyana-siyana. Imweni mutombo inoitwe zvokuzora, imweni inomwiwa. Amweni anouya ari maphilizi, imweni majikiseni anoita ekubairwa. Asi kune imweni mutombo inorapa zvisikaoneki zvemukati zvakaita ingatei zvemwoyozvo, zvemakodozvo. Zveshe izvozvo zvinemutombo yazvo inozvirapa.

Zvimweni zvitenda zvekuti muntu akarwara hai, aambi ekupuwa mapilizi apapo. Vanototanga vatora dai ingazi, dai chikararwa dai chiini chatorwa votanga vandoningira. Hino kune zvibhedhleya zvinoningura izvozvo, zvaningirwa izvozvo chitenda chacho chabatwa muntu ochiona kurapiwa pheyani. Zvino enderana nezvaanenge abatwa apapo-apapo, opora arapiwa, muntu unotopora akarapiwa.

Kune mhatso dzinoningira zvirwere zvakasiyana zvimweni zvirwere hazvionekwi asi zvinoitika ngezvekuti vanokone kutore ngazi, votore chikararwa, votore kunyari tsvina yemene -mene vononingire kuti chirwere chemuntu uyu chiri pari mhatso idzodzo dzirimwo. Kuti muntu azorapiwa vanotanga vachiningira kuti ndezvipi zvatingatora izvo tione kuti ungarapika ngei muntu uyuyu.

Kutseini dzinoningire mapilizi nemitombo inoshandise ngevantu dzine michini yekuti dzidzo michini dzinoshandiswe pakuongorora Kuti mushonga usati waaende kune antu wakasisira ere kuti umwiwe ngeantu kana kuti mushonga uyu wakasisira ere kuti Utengeserwe muzvitoeo zvinotengese mutombo.

Mazuvaanaya kunemichini, iriyo munyika munoumu yakatitekeshere nenyika ino, inoningira zvirwere zvakasiyana siyana. Vanode kuwonekwa kuti vane ntani here munotoningirwawo wotowonekwa kuti unentani here, vanoda kuwonekwa kuti une HIV here unobatoningirwa ,wototestwa wotowonekwa. Zvirwere zvakasiyana zvino ningirwa pamuchini.

Kune mbatso dziriyo kunoendeswe mitombo isatiyashanda kuti iningirwe. Ndokunoningirwe mitombo kuti yakasisira ere kuti ichiende kuvantu ishandiswe ngevantu, uye kuti iende muzvitoro zvinotengese mitombo. Zvinotofundirwa vanoita izvozvo vanoenda kozvifundira kuti vazoita mushando ivovo.

Mitombo isati yashandiswa nevantu kune kwainotoningirwa kumbadzo dzinoningire mitombo yoningirwa kuti yakasisira here kuti ione kuende kune vantu kunoshandiswa nekuti imweni mitombo inenge isina kusisira, zvino mitombo inofanirwe kusisirwa yoonekwa yakasisira yochiendeswe kuzvitoro zvinotengeswe mitombo nemuzvibhedhlera iyoyoyo kuti ishandiswe nevantu.

Mutombo usati waende kootengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo kana kuiswe kuzvibhedhlera, unotanga wamboende kumphatso dzinoongorora kuti wakanaka ere, ndizvona ere, unoita ere kuti ushandiswe ngevantu, wakasisira ere zvemene kuti mutombo uyu unorapa zvinenge zveidiwa.

Kunembatso dzinoshandiswa kuningirwa hurwere hunenge huripaantu umweni urwere hwakaite seurwere hwemungazi HIV hunoningirwa kumhatso idzodzo , zvimweni zvirwere zvinotorwa makararwa, zvimweni zvirwere zvinotorwe tsvina kuti vantu vaone chirwere chinenge chinemuntu.

Zvakaita anagomarara izvi nezvimwe zvitenda zvinobaende koningirwe pamuchini weidekuonekwa kuti ndizvo zvemene ere chiini chiri kuitika muntu uyu unorwara ngechitenda ichi here kozoitawo zvimweni zvitenda zvakaita ngate zviyani zvemazuvanaya izvi ana "HIV" aya muntu unotonotorwe ngazi atorwe ngazi oendekoongororwa kuti utachiwona hurimo umu hwakadini mungazi mwake mwo kuti aone kutangisa mapilizi.

Kune zvibhedhlera zvinoningire mitombo isati yashandiswa, mitombo inei inondoningirwa kuzvibhedhlera kuti yakasisira ere kuti ishandiswe ngeanthu uyezve kune zvimweni zvirwere zvekuti ukarwara vanotore ngazi voende nayo ikweyo yondoningirwa kuti chirwere chako chiri paini, nyangwe chikararwa chemene nyangwe tsvina yemene mene inotorwa kweindoningirwe chirwere.

Mitombo yeshe inozoshandiswe ngeantu anyambori mapilizi ,inyambori yekuzora inyambori yekumwa .Aitangi yashandiswa ,inotamge yamboenda kundoongororwa. Kune anotoite izvozvo ,vakatofundira izvozvo .Zvinoitwa munyika munomu medu munomu. Muchini yakona itorimo inoite mushando iwoyo kuti mitombo yeshe ngaionhororwe. Yakasisira ere kuti iende kuvantu.

Mitombo yeshe isati yashandiswa ,inoende koningirwa .Inoende kundoongororwa mutombo inei ndiana mazvikokota vanoite basa iroro. Wochizoonekwa kuti mutombo uyu unosisira kuti uchishandiswa ngevantu .Unobva watoiswa dani kuzvibhehlera yona iyoyo wochitotanga kutoshandiswa ,kana kuiswa kuzvitoro zvinotengese mutombo.

Mazuwa Anaya azvichaitwi zviya zvekuti mwanakadzi ane mimba unobarira pamuzi mwanakadzi unemimba unosisa kuenda kuzvibhehlera obarira ikweyo kunana mukoti ana mbuyanyamukuta vanonigira vanhu vanobara ikweyo kwete kuti mundu unobarira pamuzi asingadi kuenda kuzvibhehlera kuzvibhehlera kune zveshe kwete kubarira pamuzi.

Chiro chimwae ngachimwe chinobhuyiwa chinoda kuti chiyaiyiwe. Muntu ayaiye azwe zvinobhuyiwa, azviite ngenjira yemazvo iyoyo. Kunyambozwi kuri kuzi kwai uyai anamai aneana adoko anomwa, uyai mubairise ana. Itai izvozvo anamai woye, zvekubairise ana izvozvo. Kuyaiya kwakakosha maningi ngekuti mwana wenyu haazobatwi ngezvirwere zvakawanda.

Mwedzi wega wega, anenge ane ntani anofanire kuenda kuchibhedhlera kunoningirwa kuti ntani yake iyoyo iri kuite zvakanaka here. Vana vane ntani vari kungwaririka here ngekubayirirwe majikiseni anobayirwa ana mai ane ntani. Mwana azobuda anoendewo kuchibhedhlera ondobayirwe mitombo inobayirwe vana maringe nemwedzi dzavo nemakore avo.

Dzimai Rega rega rine ndani rinosisa kuenda kohloiwa kuchibhedhlera ndiana mukoti nemadhokodheya veiningira kukura kwemwana mundani, kuti mwanawo unokura zvakanaka ere , eya ngekuti kune amweni majekiseniwo anotobairwawo akadzi ane ndaniwo akaita sana tetenasi anobairwa peya nemaphiliziwo ema vitaminiwo.

Anakadzi eshe ane pamuviri anozoende kuchibhedhlera kohloiwa pamwedzi dzavanenge vari veiningirwa kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundani, mwana azobarwa oendezve kuchibhedhlera kubairwa majekiseni aanofanirwa kubairwa zveiyenderana nekukura kwaanenge achiita.

Utano hwemunxondo utano hwakabanaka maningi. Hunoda kuti muntu weshe aungwarire ave neutano hwenxondo hwakanaka. Ana adoko edu aya anoda kut ave neutano hwemunxondo hwakanaka zvinoita kuti zviro zvihambe zvakanaka. Muntu akava neutano hwemunxondo hwakanaka zveshe zvinohamba zvakanaka ngekuti hai utano hwake hwakanaka.

Vanamai vane ndani vanosisa kuenda kuzvibhedhlera koningirwa kusvika vabara , vabara avaavo vana avavo vanopiwe imweni mitombo imweni inobairwa imweni inoita ekumwa echienderana nemakuriro aanenge aita eipuwe mitombo pega pega pavanoenda navo nekuningirwa kuti varikukura zvakanaka ere mwiri wawo wakanaka ere utano hwawo hwakanaka ere.

Mwanakadzi weshe weshe unendani unosisira kuenda kuchibhedhleya koningirwa ndani iyoyo kuti mwana uri mundani iyoyo uri kutamba zvakanaka ere, wakagara zvakanaka ere mwana abude mundani une mishonga yaanobairwa majekiseni aanobairwa kunyangwe vanoende kuzvikora zvepashi vanewo vanobaira.

Mwanakadzi weshe weshe anenge ane ndani unotarisirwa kuti aende kuchibhedhlera, kuchibhedhlera iyoyo ndiko kunobarirwa ana azvichatenderwi mazuwano kuti muntu abarire pamuzi, muntu unondobarira mwana wake kuchibhedhlera abarire mwana kuchibhedhlera kune zvinoitwa mwana achangobarwa kuchibhedhlera vane mutombo dzimweni dzavanomupawo kuti akure zvakanaka.

Michini yakuiswa kuzvibhedhlerayo inobata basa gukurutu munyika medu munomu. Mishini inoshanda kuongorora varwere, zvirwere zvakasiyana-siyana, nekuona kuti chiini chinozwa muntu nekuti zvimweni zvirwere zvinonga zvisinga oneki zvinotoda muchini. Hino tinoda kubonga hurumende yakaunza mishini yakadai vantu vaku ongororwa zvirwere veirapika.

Hurumende yakatsvaka michini inobetsera muzvibhedhlera zvikuru nezvibhedhlera zvidoko. Kubva pavantu nekuongorora zvirwere zvine vantu kuti vantu vaonekwe marapirwo avangaitwa. Zvakaitwa ngehurumende izvozvo zvakanaka maningi tinozvibonga.

Utano hwemazino chiro chakakosha maningi, anthu azhinji anoneseka ngemazino, hino mazino ukaona eirwadza anoda kuti uende kuchibhedhleya kune akafundire izvozvo zvemazino zvo izvozvo, unokona koobviswa koobviswa michini yekubvise mazino iriyo, asi chakakosha utanohwo hunodiwa kukwidzawo mazinowo kuti tichengetedze mazino edu ngatimakwidze.

Muzvibhedhlera zvedu zvemunyika muno maane michini yakasiyana-siyana. Imweni michini inoshandiswe kuningire madziso, imweni mazino, asi kune imweni michini inoningire anakadzi, vanenge vane ndani. Mundanimwo umwomwo, watoringirwa unokone kutokombidzwa kuti chisikana ere kana chikomana chinode kubarwa.

Hurumende yakaona kuti muzvibhedhlera mwedu umo munyika mwunomu tinode muchini yakawanda inokwanisa kuongorora anthu eirwara ngematenda akasiyana. Hino hurumende yakachizotenga michini yokuti anthu adetserwe vaningirwe varimwo muzvibhedhleramwo imwomwo veienda koningirwa kuti zviini zvinorwadza. Imweni inotobudisa kunyange nemwana ari mundani unoningirwa wotobudiswa wotoonekwa kuti mwana rudzii.

Muzvibhedhlera mwoo umwomwo mwane michini nezvino shandiswa zvimweni zvakona zvidoko doko zvinoita zvakaita kushandiswa kudetsera pakurapa antu zvimweni zvinoitewo zviningirewo zvakasiyana zvirwerezvo zvakaite ngatei muntu unoningirwa kuti iwewe chukera iri mungazi mwako umwomwo yakadini ngazi yako iyoyo yakadini zveshe izvozvo zvinoitwa nemichini yakutengwe mazuwano kuzvi bhedhlerayo.

Hurumende yedu yakanaka maningi yakaite kuti vantu varapive pasina zvinonesa ichitsvaka michini. michini idzodzo dzinobetsera pakuningire matenda anenge ane vantu amweni matenda peyani haningiriki ngemadziso kuti atoti iyu muntu ynechitenda chakati. Anode kunongirwa ngemuchini hino ndizvo zvakaite hurumende muzvibhedhlera umu mane michini inoningira antu zvitenda zvakasiyana.

Kwavane muchini yakawanda wanda inodetsera pakuhloyiwa kwevantu vanenge vane zvirwere zvakawanda wanda kwakuchienda kunochihloyiwa kuti aonekwe kupiwa mutombo waanga puwa ngouri kuti awane kudetsereka aone kurapiwa awone kupora tinotenda hurumende nekutiitira chiro chakadaro.

Hurumende yedu irikuita mushando wakakura maningi wekutsvaka michini inoite kuti ishande muzvibhehleya ,michini inodetsera kuti mabasa ahambe zvakanaka vanhu vachikasirawo kurapiwa kuburikidza ngemichini, tinotenda mushando irikuitwa ngehurumende.

Kune michini inoshandiswa kuhloya matenda akasiyana-siyana anenge ane antu. Michini dzimweni dzakhona dzinoswe pamagetsi kuti dzikwanise kubudisa zvirwere zvinenge zvine antu. Antu ano anozorapiwa zvichinge zvaonekwa ngemuchini kuti chirwere chanacho ngechiri madhogodheya ochizoona mutombo.

Kuzvibhedhlera kwaane michini yakawanda inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Umwengaumwe michini une mushandisirwe aunoitwa Imweni inoningira antu ngazi. Imweni inoningira antu makodo. Zveshe izvozvo, Imweni inoningira antu mundani. Zveshe izvozvo zvaakuitike muzvibhedhlera kubudikidza ngehurumende.

Pane michini inoshandiswa mazuva anaya muzvibhedhlera mwoimwomwo. Vokuti hai umweni muntu unoenda asingakoni kuhamba kune michini inotorwa muntu voiswapo votohamba ari papo ipapo. Zvakabanasirwa kuti zvibetsere antu muzvibhedhlera mwomwomwo ngokuti hai amweni antu anenge asingatombo koni ngekudini ngekudini. Asi ngemichini yoyo zvakubetsereka zvakutoita kuti amweni vantu vakwanise kurapiwa zvakanaka.

Michini iriyo yakawanda yakushandiswe muzvibhedhlera michini inoshandiswe kuongorora matenda akasiyana-siyana. Amweni matenda hakwanisi kuonekwa ngemadziso. Asi panotoshandiswe michini kuti matenda akadarovo aonekwe kuti antu anenge eirwara ngematenda akadaro vaone kubetserwa.

Michini yaveko mazuvaanaya inodetsera, ndiyo michini inoshandiswa kuita mabasa aksiyana siyana, imweni inoringire muiiri, imweni inoringire ngazi, imweni inoringire kuti unofema zvakanaka here , imweni inoringire kuti apa pakashata panoda kuzwai, tinode kutenda hurumende yedu inoite zviro zvakanaka kudai inodetsera vantu.

Hurumende yedu yakaone kuti vanhu vedu havangafi munyika mwedu muno, yochoti regai tibaatenge zvinobaadiwa zvemenemene michini yemenemene, yekuti anhu aongororwe zvirwere apana chirwere chisikachabatiki peyani ngekuti ukaende kuchibhehleya unosvike michini iryo kunyanya zvibhehlera zvikuru iyo zvinokuningira peshe peshe paunonge weizwa wotorapiwa.

Kune zviro zvakawanda zvinoshandiswe muzvibhehlera zvimweni zvinoshandiswe kuti anhu asarashe marara peshe peshe kune zvineshandiswe kuise marara muzvibhehleya mwo imwomwo nezvinenge zvabviswa mabhandechu anenge abviswa anhu nenaiti dzo dzaanenge abairwa dzo nemitombo imweni inenge iri muzvibhohleya zvinenge zvapera zvine kwazvinouyiswa kuti zvizoone koorashwa.

Hurumende yakatsvaka mushini wekudetsera anhu muzvibhedhleya umomo muchini yakawanda, imweni inoningira ngazi kuti ngazi yako iwewe yakanaka ere, kuti auna chirwere ere chaunacho, imweni inoningira kuhamba kwengazi mumwiri mwemundu, imweni inoningira kuti mwiri wako unopisha zvakanaka ere, ndizvo ere mapishiro auri kuita, zveshe izvozvo zviri kuita nehurumende.

Hurumende yedu yakatsvake michini inodetseredza pakurapa vantu muzvibhehleya michini iyi inoite kuti mushando uhambe ngenjira yakanaka vantu veidetserwa ngekukasira kuburikidza ngemichini iyoyo yakatsvakwa ngehurumende zvibhehleya zvega-zvega zvaane michini yazvinoshandisa.

Mazuwanaya akusisina zvekuti munhu akaenda kuzvibhedhlera adetsereki muntu weshe akaenda kuchibhedhlera unodetsereka kunyangwe vanenge vakuwara mumapatomwo unwomwo veihamba ngemotokari ngemabhazi vakaenda iyoyo iyoyo vanodetsereka kunyangwe Ari makodowo anodetsereka chiini chinganesa chisingadetsereki ngekuti zvaayo zveshe zvinodiwa ,zvinosimudze makodo zvinodini zvinonasire makodo kuti apetuke pandau.

Hurumende yakatsva michini dzinodetsera kuti mishando uhambe zvakanaka muzvibhedhlera. Muchini yakafanana ngeye kuti muntu unoningirwe kupisha kwemuviri wake muchini inoningire kuti muntu unofema zvakanaka here, muchini inoningire kuti ngazi irikuhamba zvakanaka here.

Hurumende yedu haisi kuzorora kutsvaka zviro zvinodetsera kurapa antu muzvibhehlera nemuzvibhehlera zvidoko irikutsvake zvinoshandiswa kuti antu araapwe zvakafanana nemidziyo inodiya, munezvinodiwa peyani zvinobatsira zve kurapa antu midziyo yeitenga hurumende irikuite chiro chakanaka maningi kuti muntu weshe adetsereke eitenge midziyo yakawanda antu eirapwa muzvibhehleramwo, zvibhehlera zvekanyi zvibhehlera zvemutaundi....

Hurumende yakona zvakasisira kuti itenge zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera nekuti zvinobetsera pakuhloya andu panodiwa zvinodiwa izvozvo zvekuti mundu unoningirwa asi chekuningirisa chakona panenge pasina saka panodiwe zviro zvinohloyiwa zviri kuita ngehurumende kuti atitenge zvese zviro izvozvo zvekuhloya andu.

Mazuwaanaa kwaane michini muzvibhedhlera umwu inoshandiswa kuongorora zvakasiyana-siyana. Michini iyoyo inonga yeitobudisa, zvakanyambodaro kuno umweni muchini unotore ngazi. Unoningira kuti ngazi yemuntu inoshanda zvakanaka ere. Uwowo muchini unokone kutozvitengera wobaatozvitora wega uri kumuzi kwako, numuchini wekunigire shukera kuti yakakwira ere kana kuti yakadzi yakaderera. Unobaazvitora wemene mene zvinotengeswa.

Michini zvimweni zvinoshandiswe muzvibhedlera, zvinodetsera yaambo kuti basa riyenderere mberi ,zvine zvazvinoshanda peshe peshe panodiwe kuitwe basa, panodiwe michini yakadai, zvekushandisa zvakadai kuti basa riyenderere mberi. Hurumende irikudetsera ngekutenge michini yese.

Hurumende yedu yakanaka maningi yakaona zvakabasisira kuti muzvibhehleya mune nemuchini yakawanda inoningira vantu matemburichawo matemburicha anotorwa ndeyena yakawanda inoningira vantu matemburicha Aya matemburicha Aya anotorwa ndiwona awa vane bhipii veiningirwa ndewona zvese izvi zvinodetsera kuti muntu aone kurapiwa zvakanaka tinoda kubonga hurumende ngeavakaita izvozvo zvekudetsera .

Muzvibhehlera mwoimwomwo mune michini inoshandiswa kuite kuti mishando ihambe zvakanaka muzvibhehlera zve umwomwo munoite kuti munhu akabara mwana wake unenguwa yake isati yasvika unotorwa oiswa mumuchini umwomwo okura arimwo umwomwo oita kungatei urimundani iyena akatobuda mundani kare kubudikidza ngehurumende inoite zviro zvakanaka.

Muzvibhedhleramo imomo, vanoshandemo, madhokodhera nanamukhoti vanoshande mishando imomo eyaa vanezve midziyo yavari kushandisa inotenderwo kushandiswa. Midziyo iyoyi iyi inotsvakwa nehurumende , ndiyo yakatenge midziyo muzvibhedhleya yavamo midziyo iyoyo yavanoshandisaa veishanda pabasa ravo.

Michini inodetsera vantu muzvibhedhleramwo imwomwo kuti varapwe, inodetsera kuti mushando uhambe zvakanaka. Vanouya veihloyiwa, vanohloyiwa zvakanaka. Zvirwere zvona izvozvo zveitobatika kuburikidza ngemicheni iyo iyoyo irimwo muzvibhedhlera, iri kutengwa ngehurumende.

Nyika yedu inoiyi yakatsvaka zvinoshanditswa ndivana mazvikokota, mizvibhedheramo imomo, ana dhokotera wo iwowo, vana muzvinafundo, kuti zvishandiswe pakurapa antu kune michini inoshandiswa, imweni inoningire bipii, imweni inoningira shuga, imweni inoningire ketsa..Zvieshe izvozvo zvakaiitwe nehurumende kuti antu vapore.

Ukaenda kuzvibhedhlera mazuwana unoona kuti zvibhedhlera zvedu zvamuruka hurumende irikubaita ngepainokona peshe kubaita zvemene kutsvaka kuchini dzekunedzimweni nyika dzeiuye munomu kuti dzizobetsera vantu varimunomu. Tinobai bonga maningi ngemabasa akanadarowo akanaka maningi ezvirikuitwa ngehurumende yedu.

Kwane michini yakawanda michini inodetsera kurapwa kwevantu vantu vane matenda akasiyana siyana anorapwa kweishandiswa michini inoongorora kuti muntu anombotambudzika ngei chirwere chaainacho otorapiwa zveibudiswa ngemichini yona iyoyo.

Hurumende yakwanise kutenga michini yakawanda yeiisa muzvibhedhlera zvakasiyana munyika. Michini inotidetsera antu ngekuti michini ikatotamika antu anotopera kufa peyani asi pane michini inoningira nekudetsera antu kuti zvirwere zvirapwe. Munhu anedambudziko rakadayi ngaarapiwe. Zvinombaadetsera maningi. Saka tinoda kubonga hurumende ngezviro zvakanaka kudaro.

Hurumende yedu iri kuita basa gurutu, rakakura maningi rekutsveka michini inoshandiswa muzvibhedhlera, ino shanda mishando yakawanda yekuhloya anthu ndiwona, panoshandiswa michini dzona idzodzo. Mabasa makurukutu akanaka maningi arikuitwa ngehurumende, tinoyi bonga yaambo ngekuita zvinhu zvakadarokozvo.

Hurumende yedu yakadetsera maningi munyika medu munomu pakuti anhu arapwe saka kuti anhu arapwe yakandotsvake michini inodiwa yemazuwa anaya zvinoshandiswa kuti pakurapa antu, imweni inoshandiswazve kuvheneka antu. Kuvhenekwa zvekuti inoonekwa muviri wako weshe nepanokurwadza peshe panobuda wotorapiwa wotopora.

Muchini inoshandiswe muzvibhedhlera kuti vantu vakasire kurapiwa vatame chirwere vanoshandisa michini iyoyo. Kuningisa vantu kwemene kune michini inoshandiswa kuningira ngazi kuti inohamba zvakanaka ere. Kuningira kuti muntu unofema zvakanaka ere, kutora kupisha kwemwiri.

Muzvibhedhleya mwona imwomwo hurumende inoite dando rekutsvake michina inoshandiswa pakuita kuti vantu vaone kurapwa zvakanaka, hurumende yakatsvake michini inoiswe muzvibhedhleya kuti idetseredze basa rikasire zvimweni zviro zvakaita kunge zvinotora kupisha kwemuwiri.

Zvibhedhlera zvedu zvamurukira maningi munyika mwedu munomu ngekuti panezvimwe zvinhu zvatanga tisina asi taanazvo nekuda kwe hurumende irikuite mabasa akanaka nekuti chekera michini yekutiishande muzvibhedhlera tidetsere antu kuongorora zvirwere nekurapa.

Hurumende yakazviona zvakazvikidzera kuti muzvibhedhleramwo umwomwo mukwanise kutengwa michini inoita kuti mishando ishandike ngenjira yakanaka inoite kuti varwere vanenge veirwara vadetserekewo ngekukasira ngekushandiswa kwemichini yakadai iyi arwere akakusire kuonekwa veihloiwa.

Kare inga kusina zviro zvakawanda maningi zvokuti vantu vadetsereke ndizvona zvekuningirwa mumwiri zvakadai ngematemburicha themometawo anotore matemburicha nemabhipiwo muchini yemabhipiwo neye shuga yayo peyani muchini iyi yayo yazara zvabanaka vantu vakubetsereka unobaringirwa cheshe chino.

Mihlobo nemihlobo yemutombo inotengeswe kuzvitoro zvinotengese mutombo yemazuwa anaa yechiyungu, imweni inotengeserwe muzvibhodhleya, imweni anouye ari mapilizi. Yeshe iyoyo mutombo inode kuti muntu aitore ngenjira yeakabhuirwa ndiyo ngevanotengesa mutombo, womwiwa zvemenemene zvinodiwa izvozvo.

Mutombo yaayo mazuwa anaya yechiyungu ine muhlobo yakasiyana-siyana. Imweni inomwiwa irimuzvibhotoro, imweni anouya ari mapilizi, imweni inouya ari majikiseni eiite ekubairwa antu. Mutombo iyoyo inoshanda, asi zvainoda inode kuzviteedzera mamwire akhona awawo anenge akabhuiwa ndiona anofane kuteedzerwa.

Tombo dzemitombo dzaka siyana, imweni mitombo inoite zvekumwiwa, asi mamwirwe ayo unomwa zveienderana nezvakanyorwa, pazvinenge zvakanyorwapo, zvimweni zvakona unenge woo bhuirwa ndiana dhokotera, ndoo zvaunoita, zvimweni zvakona izvozvo unotenge mitombo muzvitoro zvimi tombo, zvinenge zvakanyorwa, asi mitombo inode kuimwa ngekuiteedzera ngenjira kwayo.

Kune mitombo dziriyo mazuwa anaya yakasiyana-siyana yechiyungu. Kune mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana zvinodayi zviri zvirwere zvinokonzeresa ngazi kuti isahamba zvakanaka. Pane mitombo inorapa, amweni anopuwa ari maphhilizi imweni mitombo yemene.

Mitombo yayo mazuva anaya yechiyungu inoiyo mitombo imweni inouya iri mumaphirizi mihlobo yayo yakasiyana. Imweni inongairi majekiseni anotobairwa antu, imweni inoitwa yekuzorwa yeshe iyoyo mitombo inoshanda. Asi zvainoita inoda kuti umwe mabhuirwe anononga vakaitwa iyoyo kuzvitoro zvinotengwe mushonga.

Kune muhlobo yakasiyana yemazuwa anaa yechiyungu ineyi yakasiyana. Mihlobo ineyi ine mashandisirwo ainoitwa. Inode kuteedzera mamwiro akhona zvinenge zvakanyorwa. Kune imweni mihlobo inenge iri muzvipepa umwomwo asi ichitorapa zvakafanana namapirizi atinoona. Saka ngaishandiswe mune zvakanaka.

Mitombo yedu yechiyungu iriyo mazuva ano, mitombo inenge yakatonyorwa kuti hai, iwewe unomwe zvakadini. Pane maphiritsi ayana, anomwiwa ayana, anozwi hai ngeebhiipii ayana. Maphiritsi iwoya anenge akatonyorwa kuti unomwa akadini, aumwi eshe-eshe. Ndozvayakanakira ngokuti haingo mwiwi, unosise kuziye kuti wangu mutombo wandinomwa ndinomwa wakati zvakati.

Hlobo yemitombo inoonekwe muzhibhedhleya yemazuwa anaaa imweni mitombo inenga ari mapilizi imweni mitombo anenga ari majikisenikwozoitawo imweni mitombo onenga iri muzvibhodhleya ana adokowo vane mitambo yavo yavanomwa inenge iri muzvibhodhleya zvakasiyana siyana.

Mitombo yemazuwa anaa ine mihlobo yakasiyana siyana, inouya iri muhlobo wekuti umweni inoonekwa iri muzvibhedhlera, imweni isiri muzvibhedhlera, amweni mapirizi, amweni majikiseni anobairwa andu asi ana emazuwa anaya akutora mitombo yemuzvibhodhlera iyoyo odhakisa ndiyo zvisingadiwi ngehurumende yedu.

Mitombo yedu yechiyungu yayo mazuva ano yakanaka. Asi kunaka kwayakaita ngeye kuti hai, mitombo ine mamwirwe ayo akanaka anenge akatobhuiva haungomwi kuti chero pandamwira unenge uitedzera zviripo izvozvozvo ndozvaunotedzera, uye mitombo iyi ngeyekuti kana vapedza mazuva aunenge vakatarirwa kuzi umwe voregera nekuti unonga vatopora nekuti unotozo pedzavapora peyani

Mitombo inowanike kwakasiyana siyana asi mazuwa anaa hayi kwaane mitombo yechiyungu peyani inotengeswa kwona iyoyo kuzvitoro zvinotengese mitombo. Imweni inoonekwa muzvibhedhlera. Imweni inoonekwa muzvibhedhlera zvidoko asi antu ngaarege kutenga mitombo peshe peshe ngekuti munotenge mitombo isingachashandi hayi yakapera mazuwa ayo ekushanda. Tengai mitombo kwamunenge manzi tengai.

Kune mihlono nemihlobo yemitombo yakasiyana amweni anenge ari mapilisi amweni mutombo wekumwa wemene amweni anenge anenge mapilizi amweni aya anenge ari muzvima pepa amweni anenge asiri muzvimapepa asi ari mapilizi anondorapa zvirwere zvakasiyana zvinenge zviri muvantu.

Kune muhlobo wemutombo yakasiyana imweni muhlobo yemutombo mapirizi imweni muhlobo wemutombo unoita wekumwa umweni unoitwa wekuzora imweni muhlobo yemutombo unotomwiwa wakaita kunge imvura ndiyo muhlobo yemutombo yatinoona eya yakasiyana siyana inoshanda zvakasiyana muhlobo yemutomboyo.

Mitombo yemazuwa anaa yechiyungu inouya irimuhlobo yakasiyana. Kune imweni mutombo inoite zvekumwiwa, asi vana vedu vemazuwa anaa, kunyangwe vantu vakuru vaakuishandisa zvisizvo, veitora kuti vadhakwe. Hurumende inozvirambidza izvozvo.

Mitombo yedu yakanaka maningi, mitombo yechimanje-manje, mitombo yamazuvaanaya inotidetsera maningi kurapa zvirwere zvakawanda zvatinodai tichirwadzirwa ndidzo muviri yedu ngekuti hai mitombo iyi tikaitora mune zvakanaka zvemene inorapa mitombo iyi yaayo mazuwaanaa, saka mitombo yedu inoda kuti tiitore ngenjira inenge yakabhuiwa ndiyo ndiana dhokodheya kuti mitomboyo inomwiwa nguwa yakati.

Kune mihlobo yakasiyanasiyana yemitombo yechiyungu iriyo mazuwa anaya. Imweni mitombo yechiyungu rinenge ribaari pirizi remene rekuti unode kutendekuona pirizi; asi amweni mapirizi zvaakaita ere anenge akaite zviuswa akaite zviuswa kudaro anenge ari muzviro zvakaita ingatei zvimapurasitiki zvino asi akaite zviuswa hino zvaanoda eree anoda kuti amwiwe eipera .Amweni akhona awawo anenge atori majikiseni.

Mihlobo yemitombo yemazuwa anaya yechiyungu yakasiyana mashandisirwe ayo ,tineimweni mitombo inoite zvekumwiwa anenge arimapilizi awawo imweni inoiswe mumajekiseni anhu eitwe zvekubaiwa kwozitawo imweni mitombo yekuti inotorwa munhu oitezvekufafaza panenge peirwadza pa kona pona apapo pofafazwa kuti muntu apore.

Mitombo yedu yechiyungu yakasiyana mashandire ayo. Imweni mutombo inoite zvekuzorwa zvinoita ingatei muntu anemaronda panemitombo yaanozora. Kana muntu anepaakazvimba pane mutombo waanopuiwa kuti akwidze apapo panenge pakazvimba..

Kune mihlobo yemitombo yemazuwa anaya yakasiyana-siyana . Imweni mitombo inoite ekuzorwa paganda vanenge vane zvifuwe muhope nezvimweniwo vanozora mitombo yona iyoyo. Imweni mitombo maphilizi, imweni mitombo inouya iri mumabhodhleya, imweni mitombo inoiswe mumajekiseni.

Mitombo yechiyungu inode kuti muntu amwe eiteedzera zvinenge zvabhuiwa. Dai kuchibhehlera ere, wabhuirwa kuti inonwiswa kudini. Mitombo iyi aisisiri kusiirwa munjira. Vantu vazhinji varikuite dambudziko rekuti vanosiira mitombo iyi munjira vasizi kupedza. Mitombo yechiyungu inomwiwa, zvaunenge wakabhuirwa ngezvaunoita izvozvo.

Munthu akarwara, unoende kuchibhedhlera opuwe mutombo, hino mitombo iyi zveinoita yechiyungu ineyi, waupuwa ausisiri kusiira panjira, unofana kumwa weshe wopedza ,usati hino ndaakuzwe zviri nani ,ndaakukuregera kuti wakatonyorwa nazuwa kuti ngewe faifi dheizi, ita izvozvo ndiko kuti upore, haikhona kusiira mutombo panjira.

Mitombo inoshandiswa nenjira yakasiyana siyana zveienderana ngekuti muntu unozwei ukaenda kuchibhehlera anadhokodheya anokona kukupai mutombo wekumwa nokona kukupai mapilizi anokona kukupa majekiseni saka mitomboyo yakasiyana asi mitomboyo inoda kumwa ngenjira yakanaka amweni akushaisha kumwa mitombo veitoita zvinodhaka zvisingatenderwi nenyika ino.

Mutungu wakanesa pashi reshe anhu akaneseka kuti odini ,antu akazopedzisirwe ozwi ngaabairwe ,mutungu inosiyana imweni mitungu inozoite kuti munhu abairwe zvinoite kuti adziirire mutungu uyu kuti vanhu vasabatwa ngemutungu zvakanaka zvekuti anhu abairwe zvona izvozvo kudziirira mitungu inonga iriyo yakaita kunga tei mitungu yakanesa maningi ana covid 19 awawo.

Mitombo yedu yechiyungu inouya iri muhlobo dzakasiyana. Umweni unenge ui muzvibhohlera umweni anenge ari mapilizi amweni inenge irimutombo iri mwakaushwe muzvipepamwo imweni mitombo inoite zvekuzora, saka mitombo iyi yakasiyana siyana .

Mitombo yechiyungu yaayo mazuano inorapa muhlobo wezvitenda zvakasiyana -siyana zvakaita ingatei umweni unokorera kufema, haakoni kufema, unofemero mudenga, kwaa nezvinoshandiswaa pakuti muntu akwanise kufema zvakanaka vachishandisa zvaayozvo zvemazuvano izvo zvinenge zvitori nemutombo wekuti muntu akatotora mutombo uyoyo wakutofeme zvakanaka.

Hlobo yakasiyana yeampilizi emazuwa anaya echiyungu . Kune mapilizi anomwiwa ari muzvimapepa izvozvo amweni akona kazhinji kacho anozi majikiseni ekuti anofane kumwiwa nguwa yaakatarwa muntu eyipedza aafaniri kumasiire panjira, mapilizi awawo anofanire kupera.

Mukuwo wakahamba wakanesa maningi weCovid 19 mutongu uwowo wakanesa pashi reshe ngekuti waipanana antu aipanana ukatofema mweya wakona uwowo wotobatwa ndichona hino vantu vakazosvike pavakati haiwa ngatichitsvaka zvinopfekwa zvokuvhara muromo nemiro kuti muntu asafema mweya uwowo muntu asazwe mweya uwowo izvi zvakadetsera maningi.

Mitombo yedu inouya iri mu hlobo yaka siyana siyana imweni mitombo ine njira dzaino shandiswa nadzo imweni mitombo ngeye kunyaradza marwadzo imweni mitombo inopiwa vantu vanenge varwara kuti vakasire ku detsereka imweni mitombo ino shandiswe kumusa vanenge vafenda.

Mazuva anaya tane mitombo inobve kune dzimweni nyika yoyoyo wori woti mutombo unenge wakazi medhi ini indiya kubhuye kuti hurumende iri kuite basa rekubai tore mutombo kubve kubanze iyo kuuye uno koti detsera kuti rapa mu zvibhedhlera zvedu mwomwo yawanda yaku shanda mazuva anaya iri kubve kure yoyo.

Kune muhlobo wemitombo yakasiyana iriyo yemazuwa anaya. Umweni mutombo ,unenge uri muzvibhodhleya. Umweni mutombo anenga ari maphilizi ,umweni mutombo unonge ari majekiseni ekubaira. Asi antu emazuwa ano vaakushaisha. Vaakutore mutombo iyi vechiimwa kuti vadhakwe, zvinonge zvisikadiwi ngehurumende.

Mitombo ine muhlobo yakasiyana, mutombo yemazuwa ano. Kune mitombo inouya ari mapilizi inozi ngamwiwe mazuwa aunenge wakabhiirwa. Pane imweni mitombo inenge iri majikiseni ekubairwa. Pane imweni mitombo inoitwa kuzorwa, imweni inozorwa pamaronda kuti apore. Imweni inozorwa kunyangwe memumamadziso mwo pane imweni mitombo inoiswa imwomwo

Mitombo yemazuwa anaa ine mihlobo yakasiyana imweni inouya iri muzvibhotoro imweni inouya iri mumapilizi, imweni inouya iri muumajikiseni asi zvaakuitike mazuwa ano ngezvekuti anthu aakutora mitombo iyi eimwa kutoite zvinodhaka zvakashata zviri kurambidzwa ngehurumende kuti atizvidi anthu anotora mitombo eiita zvinodhaka hurumende iri kuzviramba.

Kune mitombo yechiyungu mitombo, mitombo yechiyungu inoiyi haingomwivi zvinodive muntu kuti vafunge kuti ndomwa mangwanani ndomwa nguvai yakatonyorwa mamirwe ayo. Kuti uyu unomwa mangwanani uyu unomwa masikati madekoni eya inode kuti itedzerwe mitombo inoiyi ngekuti hai imwena haisirwe pajira ukaisire panjira hauzopori, vode kurwarazve ukarwarazve vochirapwa ndivo mutombo.

Mutombo yechiyungu autenderwi kuti umwiwe weisiirwa panjira. Kune muhlobo yakasiyana. Kune muhlobo inomwiwa ngaana adoko. Kune womuhlobowo unomwiwa ngeantu akuru. Asi mihlobo ineyi zvainoita ngezvekuti umwe ngaumwe unofana kumwa eipedza muhlobo waapuwa wowo. Umwe uupedze mutombo uwowo. Unoda kuti upere.

Mitombo yemazuwa anaya yakushandiswa zvisirizvo ngevanhu vemazuwa anaya vakutora mutombo veigadzirise zvinodhaka veimwe kuti vadhakwe zvinova zvisingadiwi ngehurumende ,hurumende irikuzama kuti vana vasaite izvozvo nevanhu vakuru anodaroo hurumende yakazviramba.

Kuzvibhedhlera ndokwatinoona mitombo yechiyungu yaayo mazuwa ano. Iyona iyoyi mitombo iyoyo panosanganisa imweni yekuti inomwiwa. Amweni anenge ari maphirizi anoite zvekumwiwa. Imweni inenge iri yekuzora. Imweni inenge iri yekubaatobairwa yopinde mungazi, yapinda mungazi inosviko yeitononyaradza panorwadza. Saka mitombo yawanda yeirapa zvakasiyana siyana.

Mitombo yechiyungu iriyo mazuwanaya yakasiyana siyana imweni inoite ekumwiwa, eya ine mihlobo yakasiyana imweni inoiswa mumajekiseni yeibaiwa, imweni inomwiwa arimaphilizi kusiyana kwayo mitombo iyi nemihlobo yayo asi yeishanda muntu akatomwa mutombo ineyi unotopora zvaanenge eizwa zvona izvozvo otorapiwa otopora peyani.

Kare vantu vaipiwa mutombo veingomwira pavadira asi zvisizi kunonyorwa kuzi mutombo uyu unomwiwa zvakadini. Waingomwa. Hino mazuwa anaya mitombo yaayo kunyange mapilizi anenge akanyorwa kuti aya unomwa kamwe pazuwa, aya unomwe kairi pazuwa .Zvanorwa zvasiyana nezvataita kare kuti kubatoti weshe mutombo kwakutomwa .Auzii kuti unomwa wakawande zvakadini.

Hurumende yakutsvaka mitombo yakawanda-wanda inorape zvirwere zvakawanda. Imweni mitombo inobve kubanze kwenyika, imweni inonga yakanyorwa kuzi yakabvei ngeyo. Imweni inobve sauti afurika mitombo yeshe iyi inotibetsere kurapa zvirwere zvakasiyana. Asi chakakoshera mutombo iyi kuimwa nenguva yakatarwa ngenguva inodiva usarengera kuipedza.

Denda rendxondo idenda rinoti vantu vanofundiswe pamusoro paro ngendaa yekuti antu anoziya kuti denda rendxondo rinoshaishire muntu ngenjira ipi. Vantu vanofanire kuunganidzwa veichifundiswe kuti chii chingaitwa pamuntu une urwere hwendxondo.

Pashi reshe anhu arikuneseka nechirwere chendxondo ana adoko nevantu vakuru veshe varikubatwa ndichona chirwere chakadai chona ichocho hino hurumende irikufundisa antu eshe kuti vaziye kuti muntu unotserwa sei kana abatwa ngechirwere chakadai chirwere chona ichocho chendxondo chinoda kuongororwa vanhu babe neutano hwakanaka.

Utano chiro chakanaka maningi pamuntu weshe. Muntu weshe unofane kuti hutano hwake hwemundxondo hwakanaka here, nekuti mundxondo munoumu ndimo munobva zveshe. Kuti ndxondo dzikasaema zvakanaka, zviro zveshe hazvichaemi zvakanaka, muntu haafaniri kuvhiringike mundxondo. Unosise kunge une hutano hwakanaka mundxondo. Ndxondo dzakakosha.

Tenda akasiyana siyana asi munyika mwedu muno mune zvibhedhlera zvinorape matenda akasiyana siyana rimweni debda rakurapiwa munyika munomu idenda revantu vanorwara ngendxondo Vantu canorwara ngendxondo vakutorapiwa ngekuti ndxondo dzikasarapiwa zviro azviiti zvakanaka.

Vana vaakufundiswa zvintu zvakawanda . Ana akufundiswa kuzvidziirira pangozi yekuchayana mumphatso kungae kuri kuchikorayo ,kunengee kuri kumbatsoyo ana akufundiswa kuti zviro zvakadarozvo azvidiwi ,ana easikana neakomana akufundiswa izvozvo.

Zvimweni zvitenda zvatinosangana nazvo hai, azviperi ngemaphirizi ngemitombo zvimweni zvitenda zvinotopera ngekuti muntu waende kuchipatara , chimweni chitenda chozi chiri mundani chinode kubviswa hino vanozoite zvekuchibvisa wochiende koningirwa iwewe wochibviswa chitenda chiya chiri mundani chiya. Anadhokodheya akafundira izvozvo anotozviziya kuti tobvisa ,mabvisiro akonawo ndoanomaziya.

Mubereki wega-wega wakabara unosise kuti aende nemwana wake kuchibhedhlera koongororwa kukura kwake neutano hwake. Nekuenda navo kuyani vandotorwa anozi masikero ayaa, eionekwe kuti mwana uri kukura zvakanaka ere utano hwake, mwana uri kurya zvakanaka ere. Saka izvozvo zvinoda kuti mubereki ega -ega azviziye izvozvo.

Ana kutamba kwavo kwakanaka maningi ana anofana kutamba eiite mitambo inoite kuti isimbise makodo avo. Ana ngavapuve mukana vekuti atambe zvinoite kuti vakure vakagwinya. Zvinote kuti mwiri yavo yoyoyo ikwanise kurwise zvirwere zvimatenda anenge eida kuvabata. Ngekuti vanenge veiita mitambo inogwinyisa mwiri.

Kune mitombo dzakasiyana dzinoshandiswa muzvibhehlera umwu kune mitombo inoti waguma apapo weirwara unorapiwa wozi chienda womwe kanyi kuneimweni mitombo yekuti ukasvike webaarwarisa maningi unotopuwa ngekukasika inozi iyi yakaemera vari kurwara maningi panevamweni vanenge vasanganawo netsaona mumapato umwo vanopuwawo mitombo iyoyo kuti vakase kudetsereka.

Utano hwemuntu hwakakosha maningi, muntu unofanire kupota einda koningirwa nyama dzake eirumbawo eitawo zveshe zvinoitwawo kuti nyama yake yagara yakagwinya asaramba akaremba, ngekuti makodo anoaya aremba peya hino unode kupota einingirwa eigwinyiswa makodo kuti munhu arambe akagwinya nevana vadokowo anoda kupote eigwinyisawo makodo.

Weshe anofanirwa kukosheswa utano hwake. Utano hwepamwiri wehse. Mwiri weshe kungangwe kubve kumusoro kusvika pari zveshe izvozvo munhu ngazvikoshese neutano hweganda redu remene kuti ganda redu iri rakamire zvakanaka ere ngekuti ganda rimweni rinoite zvifuse, zvese izvozvo zvinode kukoshe.

Kufunda kunoita kuti hlondo dzemuntu aanenguws yakanaka yekuita zvaanoda kuita mundaramo yake imwomwo eya ukafunda unotoona kuti vantu vanoita zvakanaka amweni anotohamba eitounganidza antueitoreketa eitoona mare ndizvona izvozvo zvekuto fundisa antu zvinobudikidza ngekuti muntu wakafunda ere unenge anemdxndo dzinopinza.

Kuchengetedzwa kweutano chiro chakanaka maningi kune vanoite mutambo, vanoite mutambo vanode kuchengete utano hwawo umweni muntu unokone kukuwara eirumba eikaba bhora , eitemitambo yakasiyanasiyana iyoyo panenge patori nevanthu vanotodetsera vantu vakadarowo , toda kutenda huremende nekuti panoiswe vantu vakafundira kudetsera vantu. nekukasira.....

Kune matenda vantu ngavende kuzvibhedhlera vengo ningirwa unyangwe kumadhokodheya wo weyinno hloyiwa ngekuti zvimweni zvirwere unokone kuhamba nacho usingazivi kuti unechirwere chakadai waenda kwadokodhera wozononingirwa kuti iyazve unechirwere chaui nacho zvakadi zvonana chukera wiivawo nekukwira kwengazi isinga hahambi zvakanaka mumuiri zvese izvozvo zvinoda kuningirwa.

Ndombi nemajaha emazuva ano vaakubafunda. Vanofunda kuzvikora zvederadera iyo zvekuningira ngemichini, kwaanemichini pheyani yekuti vanoningira ndiyona imweni inoningira kuti kubanze iyo kwakamirasei imweni inoningirwa madzisowo kune michini dzino ningirawo madziso, haa kune michini dzino ningirawo maekisireyi anozwi ma ekisireyiwo vana vachifunda vachiita zvakanaka, zvirozvo zvakanaka maningi.

Kufunda chiro chakanaka, kufunda kunotoita kuti muntu asvike kuretu. Kufunda kunoite kuti muntu ave nendaramo yakanaka. Unozvishandira peyani weione mare yako. Amweni anofunda eitepfenyura muchini ari ega umwomwo, eitepfenyura muchini eitofunda ari pamuchini pakepo, eitoite basa rake rona iroro, hino kufunda kwakanaka nekuti wafunda nemuchiniyo iyoyo yakona unoikona, unoyikona hauzoikoreri

Ndombi dzakushandavo muzvibhedhlera imwomwo dzeiningira utano hweantu dzeibetsera kunyangwe nevana rume veiendavo kobetserwa ndndombi dzedu dzakafundire mabasa. Muntu vega-vega zvakakosha kuti aningirwe utano hwake. Utano hakakosha pamuntu kuti aziye kuti iya utano hwangu hwakamboemese kudini chinyi chendinofanirwe kuita.

Kufunda kwakanaka maningi amweni antu akufunda Ari pamuzi eishandisa michini yaayo mazuwa ano .Ngekuti wakagara mumhatsomwo unokwanisa kushanda weishandisa muchini arimo mumuzimo eitoita mare akagara pamuzi pake arimumuzi make eitoita mare Saka kufunda kunoku kwasiyana nekufunda kwataiita zvakushanda nyangwe weishandisa muchini wemene.

Kufunda chiro chakanaka maningi kuti muntu ave neramangwana rakajeka eikwanisa kuzoita zviro zvaanoda eikwanisa kuzoraramirawo mararamire akanaka. Muntu ngaafunde, ana edu ari kufunda. Mazuvano kwane michini iyo iyoyo yekuti amweni anofunda eishandise pamuchini ,eifunda zvakawanda zvimweni zviri kubanze kwenyika. Zvimweni zvinoiye munomu achishandise muchini yayo, ngekuti unofunda pamucheni ngekushanda pamuchini.

Mwanakadzi eshe anoite pandani anenguwa yanosisire kuende koonekwa kuchibhedhlera. Eihloiwa kuti ndaniyo iyoyo yakaema zvakanaka ere. Hapana chakashaishika ere mumwana ari mundani umwomwo . Izvozvo zvinotwa ngenguwa yakatarwa. Kuti mwanakadzi wowo unenge aoneka ndani adetserwa abara mwana wake.

Mwiri yedu inei tinoshanda maningi tisina nguwa yekuzorora. Hino zvazvinozoda zvinoda kuti munhu ere womboenda wombotopfanywa pfanywa kudayi, weipfanywa. Pane vakatozvifundira zvekupfanya pfanya nyama. Yapfanywa pfanywa kudayi inothakazeka kakupanda kayani kemwiri kayani auchatokazwi.

Utano hwemuntu hwakakosha hwakakosha kuti muntu apote eimboenda koningirwa ndiana vakafundira mabasa akona awawo pane vanoita zvekuningira zvemadziso kana wozwa madziso ukaone kuti arikurambe kupora madziso angu anaya ende kuzvibhedhlera zve undoningirwa amweni anohamba muzvibhedhlera umwu veitoningira antu madziso.

Muntu weshe unofana kupota eyienda kuzvibhehlera koningirwa munyambori mundamimwo, anyambori akadzi ane ndai ngavaende koningirwa kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundani mwo umwomwo, mwana unotamba zvakanaka ere mundanimwo umwomwo ngekuti zvakasisira yaambo kuti muntu azviziye zvona izvozvo weiongororwa.

Muntu weshe wakasise kuti ave neutano hwakanaka muntu weshe anosisira kumboenda kuchibhedhlera eindoningirwa zviri zvozvekuti ngazi inohamba zvakanaka here ngazi yake yakaema zvakanaka here moyo wako wo uri kuhambisa ngazi zvakanaka here eya muviri wako uno pisha zvakadini zveshe izvozvo zvinofanira kuti zviitwe muntu apote eyiningirwa uzive kuti zviro zvangu zvakanaka.

Utano wemuntu chiro chakakosha maningi, muntu arwara asagara pamuzi kuti zvinobaa pora ndakagara panapa pamuzi panapa ngaende kuchibhedhlera, aende kuchibhedhlera variyo vanohloya, wondohloyiwa ahloyiwe wopuwe mapirizi emutombo iwowo unoenderana newe kuti upore chitenda choo wobaa pora peyani.

Muzvitoro zvino tengeswe mitombo munoonekwa mune zviro zvakasiyana-siyana zvinotengeswa. Mune mitombo yekumwa, yekurape antu anorwara. Munoonekwawo mune zvimweniwo zvisiri mitombo zvakaita semafuta, zvakaite sebotaro rinoryiwe ngevana, zveshe izvozvo zvinoonekwa muzvitoro zvemitombo.

Mitombo munyika munomu yeZimbabwe mwunomwu yati chakata, yakuonekwe kuzvitoro zvitengese mitombo. Ndikona iyoyo kwatinogara teibhuyire vantu kuti endai mundotenga ikweyo. Hatitengi peshe peshe asi wade mitombo chienda iyoyo. Wanyorerwa ndidhokodheya kuti enda wotenga, unototenga iyoyo. Mitombo inoyi hai, inodo kuimwa ngemwero unodiwa, weimwa ngenguwa usadarikira, ita zvemene mene zvawaka bhuyirwa.

Hapashi peshe-peshe panofanirwe kutengeswe mitombo kune zvitoro zvinotengese mitombo zvakatenderwa ngehurumende kuti ndoizvozvo zvinotengese mitombo. Mutombo hautengwi pashi pebhiriji kana kuti mupato mwona imwomwo veihamba kana muchitoro chako chavafunda kuti ndoda kunotenga imwomwo inotengwe kwakatenderwa kona iyoyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Ngatiende iyoyo tindo tenge mutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo munyika yedu zvinenge zvakapuwa mvumo ngehurumende kuti zviite izvozvo. Muzvitoro imwomwo munotengeswawo mafuta ekuzora anoonekwa arimwo kunyangwe nemikaka yevana yekumwa inoonekwa irimwo umwomwo. Zveshe izvozvo zvino.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo ndokunotengwa mitombo yeshe yeshe kune mitombo yakawanda inoshanda nenjira dzakasiyana inoonekwa iyoyo . Imweni inoita zvekumwiwa imweni unoita kubapuwe dzekiseni remene imweni inoitwa yekuzorwa asi mitombo yese iyoyo unofanira kuteedzera zvaunenge wapuwa ndiana dhokodheya .

Mapilizi aatengwi mupato, aatengwi peshe peshe asi anotengwa kuzvitoro zvona izvozvo zvinotengese mapilizi. Waenda iyoyo wabve koona dhokodheya wako okunyorera mutombo unochienda iyoyo kuzvitoro zvonotengese mutombo, wotenge mutombo atitengi peshe peshe mapilizi mazuwa anaa.

Pane antu akuita zvekutengesa mapilizi muzvitoro medu umu unotoona muntu eitengesa mapilizi peyani, mapilizi aya muntu unotomamwira paadira. Vuntu ngondotenga mapilizi kwaanotengwa, ndokwaanotengwa kumafamasiyo vantu vototenga mapilizi, warwara woenda kwadhokodheya wondonyorerwa mapilizi wototenga kumafamasi. Mapilizi aunenge wanyorerwa awawo unofanirwa kumamwa kusvika wamapedza.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo ,munemitombo yakasiyana siyana inotengeswa uyezve havabvumirweba kutengesa mitombo yega, munotengeswe mafuta ekuzora ,munotengeswa mikaka dzevana ,mitombo yeshe inodiwa inowanikwe iyoyo, inotengwe muzvitoro zvinotengeswe mitombo .

Mitombo initengwe kuzvitoro zvinotengeswe mitombo asi mitombo iyi aiyengeswi nemuntu weshe weshe antu anotengese mitombo iyi antu ane zvitupa zvakona izvozvo zvekuti atengese mitombo, hino anoda kutenga mitombo musatenge pashi pepato , musatenge mumapato umwo musatenge pashi pema bhuriji po tengai kwakabhuyiwa Kona iyoyo.

Mitombo inotengeswa kuzvitoro zvinotengeswe mitombo, izvo zvakatenderwa kuti zvona izvozvo ndizvo zvinotengese mitombo. Pashi pomumbuti hapatengwi mutombo. Vantu vanotengese mitombo, vamweni vanotengesa muzvitoro. Izvozvo hazvitenderwi, muntu ngaatenge mutombo kwainotengeswa, kuzvitoro zvakatenderwa kuti zvona izvozvo ngezvekutengese mitombo, ngazviitwe izvozvo.

Mitombo aingotengwi peshe peshe mupato wodhibana nemuntu unotengesa wototenga peya unotenga nemutombo usingashandi umweni auchatoshandi wakatodarika nguwa yekushanda ngatitenge mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo zvakazi ngehurumende ndizvo zvinotengese mutombo ngekuti vanoziya wautenga vanoto kubhuyira kuti unomwiwe zvakadai, uyu unodai ,uyu unodai haikona kundotenge mutombo peshe peshe.

Mumapato andimwopi munotengeswa mitombo. Mitombo inotengeswa muzvitoro kunotengeswa mitombo. Muntu akaenda kohloyiwa ndi dhokodheya akaonekwa kuti unozwei unochienda kuchitoro chinotengeswa mitombo otenga mutombo. Mitombo aitengeswi peshe peshe asi tinenge tichienda kotenga kwainenge iri.

Kwemunobva kundau dzakasiyana kuti mweida kutenge mitombo, munoiona kumafamasi. Ndokuno tengweswa mitombo zviri pamutemo kweshe kumweni kuyani kwamunondotenga akutenderwi pheya. Endai mwootenga kwona iyoyo kunodiea zvemene kune vakafundira zvemitombo ndovanozvi tengesa kwete kuti muntuwo watofunga zvako kutengesa wototengesa.

Kune zvitoro zvekutengesa mitombo zviro munyika munomu zvinotengesa mutombo yeshe yemuhlobo yakasiyana asi zvazvinoita ngezvekuti hayi kuti unenge mutombo uyu unotanga waende kunoonekwa ndidhokodheya wohloyiwe wochinyorerwe mapiritsi dai ndeyekumwa dai ngeekuzora madhokodheya anti ende unotenga muzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Apasi peshe patinoone mitombo peyani yatinoti ukaone mutombo wototenga muzvitoro umwomwo mune mitombo dzinotengeswa asi andidzopi. Mutombo dzemene mene dzinotengese kuzvitoro zvemene zvinotengeswe mitombo haikona amweni anotengese mitombo pasi pemimbiti amweni anotengese maphilizi pasi pemimbiti ngatitenge kuzvitoro zvinotengese mutombo zvakazi izvi ndizvona zvinotengese mitombo.

Zvitoro zvinotengese mutombo mune mitombo inotengeswa yakasiyana mihlobo yayo. Imweni inouye iri muzvibhohlyea, imweni inenge iri muzvipepa, imweni inenge iri muzvikadhibhokisizvo izvozvo yeitengeswa. Asi yeshe mutombo, inorapa, amaweni anenge ari majikiseni. Tinomatenga kuzvitoro zvinotengese mutombo. Hatitengi pashi pemumbuti kana kutenge munjira. Ngatitenge mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo iyoyo.

Mitombo inotengeswa kuzvitoro kunotengeswa mitombo iyoyo, mutombo inoyi zvainotengeswa muntu unenge anyorerwa ndiana dhokodheya ahloyiwa kuti enda wotenga mitombo wakadini wakati. Waende iyoyo unosvika wotenge mitombo. Mutombo unowu unenge wakanyorwa mamwiro awunoita, mashandisiro awunowuita zvinoda kutedzerwa.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo munoonekwa mune zvinotengeswawo zvisiri zvemutombo. Munokona kuonekwa mune mafuta ekuzora emene ekunakise ganda. Munoonekwazve mweitengeswa mikaka yevana yekuti vamwe zvinowanikwa umwomwo muchitoro mwona umwomwo. Aasi maphirizi egapi nemukakawo inokone kutengwa nemafutawo ekuzora.

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo zvakazwi nehurumende izvo ngazvitengese mitombo. Ngatiregere kutenga mitombo pasi pemumbuti mupato memene muntu eihamba ototenga mitombo ,ngatisasadaro ngatitenge mitombo kona iyoyo kwadzakazwi dzinotengeswa.

Mitombo ngaitengwe kuzvitoro zvinotengeswe mitombo zvaktenderwe nehurumende kuti zvinotengeswe mitombo ana mai anoyamwisa hatitenge mitombo peshe-peshe kana mwana arwara ngatiende naye kuzvubhelera kuti wazi ende unotenge mitombo pakati wochinyorerwe kuti iwewe kadhi remwana enda unotenga mutombo pakati haikona kunotenga mitombo peshe peshe handizvopi izvozvo.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo munotengeswe mitombo inemuhlobo wakasiyana , imweni nheyekumwa yeana adoko inowanikwawo irimo, yevantu vakuru inowanikwawo irimo umwomwo nemaphilizi ekuronge mburi anowanikwa arimwo.

Utano chiro chakanaka maningi pamunhu weshe weshe pashi reshe vakuzviongorora hurumende dzeshe dzakufanike kuti anhu ari kurarama neutano hwakanaka ere vanhu vanofanire kurarama neutano hwakanaka veitotengawo mishonga muzvitoro zvona izvozvo zvinotengeswa mushonga vanhu veiungana veidzidziswa maringe nezveutano mundau dzakasiyana nemunharaunda mwawomwo mwavanogara.

Ndombi dzino fundire basa kune ndombi dzaka fundire basa reku shanda mu zvitoro zvino tengese mutombo azvicha itwi nge ana rume ega ne ndombi dzo dzaku zviita mwana kadzi waku onekwa peshe peshe kona yoyo ku zvitoro zveku tengese mutombo waku onekwawo ariyo eyi shanda iyoyo ku madhokodheya weita kuona variyoyo.

Vantu vanoenda kundotenge mutombo kuzvitoro zvinotengese mutombo hapisi peshe peshe patinofane kutenge mutombo hatitengi muzvitoro zvisikazwi kuzi ndizvo zvinonotengese mitombo tapiwa nxwadhi ndidhokodheya kuti enda wotenge mutombo tinoende kotenge kuzvitora yona iyoyo kunotengeswe mitombo yakasiyanasiyana.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo ndokwatinofana kutenga mitombo. Atitengi mutombo munjira, atitengi mutombo inohamba yeitengeswa ngekuti atiziyi mwamwirwo ayo. Imweni inenge yakatoshata yakadarika mazuwa ayo ekumwiwa. Hino tinoenda kwana dhokodheya kwona ukoko wondohloyiwa wochibhuyirwa mutombo wekutenga kwana dhokodheya vanoti wondotenga wakati wondotenga iyoyo kuzvitori zvinotengeswa mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo. Mitombo iyi inoonekwa iri muzvitoro zvakatenderwa ngehurumende kuti itengese, uyezve mitomboyi pane nguwa yaunotenderwa kutenga, pozoitawo nguwa yavange vavhara .Saka zvakanaka kuti muntu abate nguwa yekutenga kwemitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo akuwonekwi mitombo yega kune zvimweniwo zvinotengeswa zvakaita kungatei mafuta ekuzora unobawaona ariyo kuzvitoro zvona izvozvo nemikaka yemene yekupa ana iyani inowanikwa kuzvitoro handi mitombo yegaba inotengeswa kuzvitorozvemitombo asi kune imweniwo inotengeswawo zvakaita kungatei zvekumukakayo iyoyo zvakaita ingatei mafuta ekudzora zvinoonekwa iyoyo.

Kune mutombo inotengeswa kumafamasi kunozi kwana mafamasiyo, Saka kumafamasi unotanga waenda kwana dhokodheya wohloyiwa woonekwa kuti chirwere chinokuthakabeza chinyii ichocho ndochauno chizonyorerwa kuti muntuwo unode mutombo wakati, watenga mutombo wako uya unonyorwa peya kuti unofana kumwa zvakadai zvakadai iwe wotedzera zvaunenge wabhuidwa zvona izvozvo.

Kuzvitoro zvinotengeswe mutombo, kunotengeswe mitombo yakasiyana mashandire ayo akasiyana imweni ine njira imweni ngaimwe yainoshandiswa ndiona imweni inoite zvekumwiwa izvozvo inouya iri muzvibhodhlera yeimwiwa, imweni inouya irimuzvimakandibhokisimwo umwomwo asi mitombo imweni antu akuishaisha kunyanya inomwiwa iyi antu akuitora echiitise zvinodhaka.

Mazuwanaya mitombo aichanesi kuwana tinoende kotenge kuzvitoro zvinotengese mutombo zviriyo zvakawanda unobaende wosvika wotenge mutombo wako, watenge mutombo wako vanobakubhiire kuti mutombo uyu mamwire akona ngeaya kuti weimwiwa kamwe pazuwa, kairi pazuwa zvinenge zvakatonyorwa pachipepacho kana pamutombowo wona uwowo.

Utano husvike kune muntu weshe-weshe, pane zvino, zvinoitwa ngenjira yakasiyana. Pane vanohamba veifundise antu muntaraunda umwomwo. Pane vanohamba pakaungana vantu, veifundisa antu muntaraunda umwomwo. Eya nemunogara anhu umwomwo, kuti zvisvike kune muntu weshe. Kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka.

Chirongwa ndechekuti munhu weshe unofanirwa kuziya pamusoro peutano uye pamusoro pemutombo unobate ndaa anenge ariyo imweni njira inoita hurumende kuhamba yeifundise vandu vanenge veifundiswa mumakanyi mundaraunda zvirwere zvinenge zveinetsa vanhu vanofundiswa madziriirwo anoitwa pamweni kupfeke zvinopfekwa zvoo kuti vanhu vasabatwa ngezvirwere.

Munhu weshe aye ruziwo pamusoro pekufunda nezveutano, pane zvakawanda wanda zviri kuitwa ngenjira dzakawanda, dzimweni njira ngedzekuti anhu anounganidzwa eifundiswa, neanohamba eifundisa andu kunyambori muzvikora kunyambori munharaundamo, pane ndau dzirikuzi wanhu ngawa ungane apo, wanhu wounganidzwa weifundiswa ngendaa yeutano.

Vantu vanoda kuhamba veibhuirwa kuti kune matenda nemutungu yasumuka mundau, munharaunda mavanenge vakagara mwona imwomwo vantu ngavafundiswe veibhuirwa kuti hai kunemitundu vakadai vakadai kuti mutungu uyu usapararira pane antu akawanda tinodai todai. Zvona izvozvo zvinotibetsera kuti munharaunda medu murambe muine antu ane utano hwakanaka.

Muntu veshe akasisire kuti aziye pamusoro pehutano. Hurumende yakushandisa ana mbuya hutano mumandaraunda umo nemumakanyi kuti vahambe veifundisa ngezveutano. Kunyangwe nekuzvikorako iyoyo vakuhamba veifundisa ana. Veibve muzvibhedhlera zvikuru kuuye kofundisa ana ...

Chiro chinodarike kufunda chiro cheshe chinode kufunda. Imweni njira yekuti vantu vafunde ngezvinenge zveiitika nguvayo iyoyo ingadai zviri zvekuti zveutanozvo vantu vanokona kuunganidzwa pamwepo vofundiswa vakaunganidzwa pamwepo vamwe vanokona kuhamba mudzimba veifundisa vantu mumbatsomo umomo mumbatso dzevantu veihamba veifundisa mumamizi mwawomwo umo kuti zvibaagume kumuntu weshe weshe.

Antu akufundiswa mundaraunda matinogara imwomwo ngemumuzi antu anohamba eyifundiswa maringe ngezveutano peshe peshe mungava muzvikora nyangwe panowungana antu ipapo vantu vakaonekwa vakawungana veutano vanotohamba veitofundisa antu maringe ngezveutano kuti antu aaziye kuti hutano hwakamira seyi nemararamire ane hutano.

Kufundisa antu ngezveutano mazuva anaya azvichanesi ngekuti tinoone vamweni veihamba neveutsanana vanoramba veifundisa vantu .Kunyangwe nemuzvikoramwo unoona veihamba vaibva kuzvibhedhleya kuti fundisa antu zvekubairwa . Zvimweni zvirwere zvepabonde kana marariyawo vantu vanofundiswa.

Kufunda chiro chakanaka maningi uye mazuwanaya vana vakufunda ngenjira dzakasiyana imweni njira ngeyekuti vana vanokwanisa kubatounganidzwa vofundiswa vakaungana votofundiswa, vamweni vanofundiswa muzvikoramo vakaungana vantu veihamba veivafundisa votaura zveutanozvo veifundiswa maringe nezvirwere zvinenge zvako zvakaita sana korera veifundiswa.

Antu arikufunda ngeveutano pashi reshe adi kufunda kwakhona kunoitwa ngenjira dzakasiyana. Imweni njira yakhona ngeyekuti vanhu vanohamba mumazi mwoumwomwo munharaunda umwomwo kunyangwe nemuzvikora veifundisa vanhu maringe ngezveutano izvozvo kuti vanhu vaziye uyezve ngekuti pane zvimweni zvinomuka muka, njodzi dzinomuka kuti zvazodayi todini. Hino vanhu varikuzvifunda.

Kuti utano husvike kumuntu veshe munyika yeshe muntaraunda imwomwo munogara antu. Vantu veutano vakuhamba veifundisa vantu maringe nezveutano kuti utano vantu veshe vaziye zvakakoshera utano. Hurumende inozviita izvozvo kubudikidza ndiana mbuya utano nevana mukoti.

Vantu vanoda kufundiswa maringe ngekurwara, maringe nezvirwere maringe nekurarama zvakanaka. Zvirozvo zvakanaka maningi ngekuti hayi tikafundise antu, iko kufundise antu, antu eihamba eifundise antu. Tine matenda akaite seana malaria vantu vefundiswa kuti chiini chatingaita. Kunyangwe nezvepabondepo vantu veidzidziswa.

Kuchengeta utano chiro chikurutu chakanaka maningi. Muntu unofana kupota eienda koningirwa kuzvibhedhlerayo zvingaa zvekuti ngazi yako iwewe yakaemesa kudini eya ngaziyo iyoyo inohambisa zvakanaka ere mumwiri zveshe izvozvo zvinoningirwa. Hino vantu hai vanothwa peyani avatomboendi koningirwa. Ndokurudzira muntu weshe kuti pota weimboendawo kuzvibhedhlerayo koningirwa.

Kufunda ngezveutano kwakanaka maningi. Pashi reshe vantu vaakufundiswa ngezveutano umweni utano unobata mwiri wako iwewe, nezvi mwiri wako weshe unobatwa ndizvona izvozvo zvekufunda ngezveutano, zvimweni zveunofana kufunda kuziya zvemwiri wako kuti mwiri wakowo wakamboemesa kudini zvinyambori zvenhengo dzemwirizvo izvozvo zvinoda kuti uzikanwe.

Utano hwemuntu hwepamuiri pake hwakakosha hunode kukosheswa. Nyangwe hayi baba namai vari mumbatso, muri mumbatso mwenyu umwomwo bhuiranai ngezveutano, mweienda mweindoningirwa kuti utano hwenyu hwakanasa here, uri wepamuiri kudaro, ngahukosheswe maningi. Zviro zvakanaka maningi izvozvo zvinofanirwe kuti zviitwe ngeanhu.

Utano hwepamwiiri chiro chakanaka nekuchengetedza pamwiiri anasikana neanakadzi akura anezvaanoshandisa pamukuwo wavo hino hazvifaniri kurashirwa peshe peshe zvinofanirwe kurashirwe pakanaka hazvifaniri kuonekwa peshe peshe ngazvichengetedzwe zvorashirwa pakanaka pazvisikaonekwi .

Mazuvaanaya atinawo anaya pane zvinoitwa kudzivirira kuti ana mai vasabate ndani peshe peshe zvokuti vanokwanise kutoronga vana vavo kuti vokura zvakanaka ngenjira yakanaka pane imweni njira yekuti hayi mwanakadzi unokone kumwe mapirizi ,mapirizi anaya anoite kuti muntu asabata ndani amweni anomwiwa weiyamwisa amweni asati eya amweni anoshandisa makondomuwo kuti antu asabate pamwiiri nekudzivirira eya makondomuwo awawo kudzivirira zvirwere zvepabonde .

Kufunda maringe ngeutano hwepamuwiri pemuntu hwakutangire pazvikora zvapashi . Pazvikora zvapashi popopo vana vakufundiswa kuzvingwarira pamuwiri pawo ipapo nekukone kushamba kwemwene kuti mwana ashambidzike agare ane hutano hwakanaka zvokuitwe kuzvikora zvepashi ndopazvokutangira ana akufundiswe veizoramba veienda kudera vanenge vakutozvikona.

Muzvikora mwedu mwatiri mwona umwo pafundo yepashi vana varikufundiswa maringe ngezvemakorero avo, nhengo dzemuviri dzinobatwa ngedzisingabatwi. Utsanana hwemene kuti mwana unogezese kudini akura unofundiswa. Unotozobve kuzvikora zvepashi eiende kuzvikora zvepadera aakutoziya magezero nezvinodiwa nekuzvichengetedza.

Antu akufundiswa maererano ngezvehutano hwawo anarume ne anakadzi eya kunyangwe nekuzvikora iyoyo ana vakuzvifundiswa vakuzviziya kuti muviri vangu unoyu unoshanda wakadai muwiri wanku unoyu pasingabatwi ngeapa kuzvikora iyoyo vana vonotozviziwa kubvayo weitozviziya.

Kune umweni akazi uchaite ndani asizi kuti ndode kuite ndani eya wakude kuite ndani unoziya kuti wakuite ndani usikadi kune mapilizi anomwiwa peyani kuti usaite ndani uyezve kuti wei e mwise mwana kune mapilizi ano mwiwa zvee kuti usaite ndani hino kuronge mburi akucha nesi ngekuti kwane mapilizi anomwiwa kuti usa bate ndani usati waida unozo bate ndani wakude kuzwe kuti ndakude kuite ndani.

Utano hwemuntu hwemuiri utano hwakanaka. Zvakanaka maningi kuti vanarume nevanakadzi vari mumhatso mwavo vabhuirane maringe ngezvevanoda kuita maringe ngezveutano hwavo. Veinde kooningirwa peshe peshe vari veshe veibhuirana kuti umwena naumwe utano hwake hwakaemesa kudini.

Chikora cheasikana neakomana, chaakufundiswe pamusoro peutano hwemuviri wavo. Ana aakufundiswa kushamba kuti ashambidzike, nekutiwo anasikana akura vanenge vari panguva vaakupuwa zvinodziirira kuti vapfeke, vasazoshaisha ngubo dzavo.

Utsanana chiro chakanaka chinoda kuti chizikanwe nemuntu weshe. Muntu weshe unofana kufunda pamusoro peutsanana hwake. Antu amweni anakadzi anoite ndani anofana kuziya zvavanofane kuita nendani. Usingadi kuite ndani vanomwe mapilizi anomwiwa kuti usaite ndani. Kuti weimwisa usingadi kuite ndani unomwa mapilizizve aunomwa.

Vanoita mitambo yakasiyana-siyana vane mitombo yavanozora imweni mitombo inoita zvekumwiwa zvinosiyana ngemihlobo yakhonayo imweni inozorwa kuti nyama dzawo dzisarwadza imweni inzorwa kuti paanemge akuwara payana eiita mushando ozora nyama dzake dzoita zvakanaka saka mitombo iyi ine mihlombo dzakasiyana imweni ngeyekuzora imweni ngeyekumwa.

Mazuwano kwaane mitambo yakasiyanasiyana inoitwa ngevantu imweni yakona ngeekurumba, nekukaba bhorarinoiri, hino vantu zvanoita izvozvo pane mitombo yaanopota veitombomwawo ngekuti nguwa imweni nyama inorwadza peyani kurumba kunorwadza, kukaba bhora ko ukoko, saka paineimweni mitombo yavanozomwa kuti vagwinye vaone zvekukaba bhora zvoizvozvo vakagwinya.

Mitombo inoshandiswe yemuhlobo yakasiyana siyana Yekurapa antu anenge eirwara kune mutombo unoshandiswa kurapa vanoite zvemutambovanorumba vanokaba bhora vanoite mitembo yakasiyana siyana yokuti muntu akakuwara unotorapwa.

Vantu anoite mitambo yakasiyana siyana inosanganisire kurumba nekukabe bhora anokuwara pheyani ari pakutamba kudaroko. Unotoono kuti muntu uri pakukaba bhora pona apapo, otovhunika murenje. Pane mitombo yawanopuwa. Wotozoona iya watonaka pheyani, watopetuka kotamba. Kunyangwe pakurumba, anhu anokuwara pakurumba, asi kune mitombo inoshandiswa pakurapa zvakadarozvo.

Kune mutambo yeshe inoitwa kune vanenge varipo vanoemera kuti vantu vakakuwara vovarapa kune mushonga yakagarire izvozvo nevanoite izvozvo zvekuti anyambori mwana akawa eirumba unodetserwa, kumitambo yeshe kunyangwe mitambo yemabhoora yatinoona anokhabe mabhora vanokuwara vari mumabhora vane mitombo yavanoshandisi.

Kune mitombo inoshandiswa zvakasiyana kune njira dzakawanda dzinoshande mitombo, vantu vayana vatinoona vanoita zvekurumba vanoita zvemitambo vanorumba vanokabe bhora, vane mitombo yavanoshandisawo kuti ukakuwara mwona imwomwo mubhoramwo weirumba panotorwe mutombo wotoshandiswa muntu otopetuke kokaba bhora muntu otopetuke korumba.

Vantu vanoite mitambo iyaiya kunyambori kurumba kunyambori kutamba bhora roiroro eya vapedze kudaro vanode kuti vamboningirwavo kuti zvinenge zvakadini. Nekuti mubhora imona imomo vanokona kukuvara pakurumba papapo unokona kukuvara. Vanode mitombo inorapa izvozvo kuti vatokuvara vari mubhora momomo veitambe veikabe bhora mwomwomwo vobva vatogadziriswa vobva vatorapiva vopetukazve kotamba korikabazve bhora iroro.

Mitombo yemihlobo yakasiyana siyana inoshandiswa ngenjira dzakasiyana ngevantu vanoite mitambo, vanorumba vanoita zvevanoita zvemitambo izvozvo. Asi vantu vanoita mutambo vanofana kuryazve chikafu chakanaka chinoita kuti mwiri yavo irambe yakagwinya pavanenhe veiita mitambo iyoyo vasabatwa nezvirwere vachirya chikafu chinodiwa.

Kune michini inokwanisa kuhloya antu antu anokwanisa kuhloiwa kweishandiswa michini iyoyo dzemazuwa anaya unokwanisa kutodzihloya wakaningira pamuchini iyoyo uriwega kumuzi kwako zvinotoitika izvozvo kuzvihloya kuzvihloya uri kumuzi weishandisa muchini yaayo yemazuwa anaya zvinobaita zvemene mene.

Michini iriyo yakushandiswa mazuvaanaya yaayo yechiyungu inodetsera maningi kuti antu arapwe antu aningirwe hosha dzinovanesadzo idzodzo zvimweni zvirimukati hazvikwanisi kuonekwa zvinoonekwa ngemuchini eya muchini dzakanaka maningi dzinodetsera nyangwe madziso emene mene anoonekwa ngemuchini oningirwa ovhenekwa mundanimwo imwomwo mweirwadza pane zvinoningirwa ngemuchini.

Mazuwa anaya kwaane michini inodetsera kutsvaka zvirwere paantu ,inodetsera kuti muntu akasire kurapiwa ,inodetsera kutaura kuti mwiri womuntu unopisha zvakadini ,unotaure kuti ndzivo ere mapishirewo ndiwo anodiwa ere ,kuningira kuti ngazi yemuntu yakanaka zvakadini ,ngaziyo aina chitenda ere ,kuningira kuti ngazi yemunhu irikuhambe zvakanaka ere ,irikuhambise ,ngaziyi irikuhambise zvakanaka ere ngazi inoningirwawo.

Muntu weshe anofana ane hutano hwakanaka pashi reshe antu akufunda nezvehutano yakasiyana pamushinu yemazuva ano yechizvino zvino veinigura veifunda pamusoro kuti zvinenge zveidiwa nezvimweni zvirwere unokona kuvhunza pamuchini weipingurwa.

Muzvibhedhlera mwaane midziyo inoshandiswe kuhloya antu. Madhokodheya anoshandiswe midziyo iyoyo kuningire antu, zvirwere zvavanenge veizwa zvakasiya-siyana . Zvimweni nezvekuningire ngazi, kuti ngazi yako yakadini, ngazi yako iri kufamba zvakanaka ere. Zvimweni ngezvekuningire kupishe kwemwiri. Mwiiri wako uwowo uri kupishe zvakanaka ere. Zvirimwo muzvibhedhleya.

Pashi reshe riri kuite gunya kunya kuone kuti vantu vaone peku gara pakanaka wo one zveku shandisa pakanaka ere wo one mvura yakanaka ere mitombo iri ku guma ere kwavari yoo mapilizi ari ku onekwa ere zveshe zvino diwa pa utano hwawo zviri kuitika ere zviri kuitwa nge mwazvo ere kuti antu ane utano ave ne utsanana veyi fundisa antu nezve utano.

Kune mutombo yaishandiswa karetu inemuhlobo yakasiyana. Imweni mitombo yakona inotoite mayuva yeitobereka michero inotoryiwa ngeantu iri mutombo. Imweni yakona mitombo inozwi inoiswe mubota. Imweni mutombo inoiswa mumvura wonyikwa kwemazuva akati kuti, wozoona kumwiwa mutombo wakonawo.

Mitombo yedu yechindau inoshanda. Zvinezvi unowu zvakuitikika ngezvekuti vanofunda mifundo yedera vakuishandisa peyani yeichinasiriswa yeiuyemwo muzvibhedhleramwo umwomwo. Yoende koorape antu. Ndiyona mitombo iyoyo yakubaashandiswa yapetukazve hayi. Vanhu vanoti dayi aishandi , inoshanda maningi mitombo iyi.

Mitombo yedu yechindau yakanaka maningi nekuti yairapa nanyamushi unou inorapa, ngekuti wakutoiningirisa, yaakutanga kuningirwa yeinasiriswa kuita mitombo inoshanda muzvibhedhleya, yei nasiriswa kugadzira mapiritsi yeinasirwazve, ndiyo imweni mitombo yatinotenga muzvitoro zvinotengesa mitombo yedu inei yeibaanasirisa maningi.

Mitombo yedu yechindau inoshanda maningi eya tisairegera ngatirambe tichiishandisa nekuti zvinezvi unowu vantu vari mushishi yekutoningira mitombo iyi nezvirwere zvayairapiwa yopetuka peyani yamumaphilizi uchauziya ere? Auchaizii kuti ndiwona mutombo uyana, ndiwona uyana murumanyama , ndiwona uyana muchecheni ngekuti wamaphilizi, ngekuti wamutombo.

Mitombo yedu yechivantu mitombo inouya ngemuhlobo yakasiyana siyana nemashandiro ayo akasiyana imweni inotorwe mashakani oomeswa okuiwa kana kutwiwa yoiswe mubota antu orya imweni inonyikwe mumvura vantu vomwa imweni mitombo inoite ekubikwa iri musadza vantu vorya.

Kune mihlobo yechindau yatinoshandisa ngenjira dzakasiyanasiyana ,mihlobo yoiyoyo kune mihlobo yemitombo inotwe zvekumwiwa ,imweni inotorwe mashakani ayo oomeswa otwiwa oiswe mubota kana kuite musadza ,imweni inomwiwa midzi yayo yanyikwe mumvura.

Mihlobo yemitombo yedu yechindau yakasiyana. Mitombo imweni inowanikwe mushango. Vantu vanoende mushango kootsvaka mitombo iyoyo. Vantu vanoziya vanotoziya kuti mutombo uyu unorapa mundani, mutombo uyu unorapa nzeye, mutombo uyu unosuke mundani. Imweni inoshandiswa mashakani.

Mitombo yedu yechi ndau mitombo inoshanda maningi ine mashandiro ayino ita akanaka maningi nge njira dzaka siyana hino mazuva anaya ana ekuzvikoro zviri pa dera akufunda pamusoro payo mutombo iyi yai bai torwa yaindo ningirwawo kuno ningirirwe mutombo imweni yakuuya ama pilizi imweni aku uya ama jekiseni anhu eyi bairwa imweni yaku uyawo yaka siyana siyana imweni ngeye kuzora asi ichibva pa mutombo yedu yechikare.

Mitombo yedu yechianhu yakabvire kudhaya yeishandiswa mitombo inoshinga kurapa zvakasiyanasiyana imweni mitombo inotsiwe midzi dzakona dzoiswe mumvura muntu otomwa imweni mitombo inotwiwe mashakani mumaturi yotoiswe mubota anhu otorya.

Mitombo yedu yechiNdau inemihlobo yakasiyana, mihlobo inoiyi inemashandisirwe ayo akasiyana. Imweni mitombo mazuvano yaakunasirwa kuti iite mafuta ekuzora anonakise kuhope. Imweni inoshandiswa kugeza kwemene kuhope ndiyona mitombo yedu yechiNdau ineiyi.

Mutombo yedu yekare yechindau yakabvira kare yeishandiswa ngeasharuka. Nanyamushi unou muzvikora zvedera vari kuishandisa, veienda nayo kumbatso dzekuningira veiiningira kuti uyu unoshandiswa pari. Yozopetuka yaa mapilizi anomwiwa, amweni aa majikiseni anobaira antu ngekuti mutomboyo yagara yeishanda, hino aizi kueme kushanda.

Mitombo dzedu dzechindau dzakushandiswa nenjira dzakasiyana siyana pane imweni mitombo yakushandiswa kunasirisa mitombo yekumwa ngekuti imweni mitombo inonasiriswa inenge iri yemafuta yekunasirisa kuhope kuti muntu akaazora ganda rake rekuhope rinobanaka zvemene nemitombo yake iyoyo.

Mitombo yechindau yakasiyana maitirwe ayo nemashandisirwe ayo, kuneimwe mitombo inotorwa yoitwe zveku twiyiwa yozomwiwa, imweni ,inoitwe kuiswa musadza kana kuti mubota. Imweni inonyikwa mumvura muntu otonwa zvakadaro.

Tombo yedu yechindau inoshanda ngenzira dzakasiyana siyanamitomboyi yechindaubinei yechipetukazve kuti ishandiswe mazuwa anaa asi zvaakuitika ngezvekuti ana edu anodzidza kuzvikora zvakareba youo vakuenda nadzo kumhatso dzino ongororwa mutombo yeichishandiswa yeichinjwa kuti ivhiite mitombo yechiyungu.

Mitombo yedu yechindau inoshanda maningi nenjira dzakasiyanasiyana, uye kune mihlobo ye mitombo yechindau yakasiyana imweni ngemundani inorapa mundani, imweni ngeinorapa zvirwere zvepabonde, imweni ngeino suke mundani mwemenemene, imweni inoshandiswa kudzodza muwiri waita kungatei maronda zve kune inodzorwa pamuviri.

Mitombo yechindau yedu yakanaka maningi kune imweni mitombo yedu inototorwa kunasira mafuta ekuti vana vanozora imweni eya inorapa asi imweni unotoona kuti eya kwane mafuta arikunasirwa Kubva kumitombo yechindau iyoyo vana vachifundiswa kubva kuchikora zvepadera kuti mutombo uyu wakati inonasira chakati mutombo wakadai inonasira mapirizi akadai.

Mitombo yedu yechindau ine mashandisirwe ainoita. Mitombo yedu iyoyo imweni inoiswa mune zvinoryiwa, imweni mitombo inotsengwa yakadaro, imweni mitombo inoiswa munobikwa chikafu, imweni mitombo inoiswa mumvura umweni omwa ,imweni mitombo inobaiswa muputugadzike yatinomwa iyoyo vantu votomwa.

Mitombo yeChindau yakushandiswa zvakawanda wanda. Kunyanya tine mitombo yakaita segavakava. Gavakava rakushandiswe kunasire mafuta ekuzora kuhope ganda reitsetseka. Rakushandiswazve kuise pamuromo , miromo kuti itsetseke, iite zvakanaka, isaparuka paruka. Iyona iyoyo mitombo yeChiNdau iyoyo yakushandiswe kuite ingatei mitombo yeChiyungu, kubeni mitombo yeChiNdau.

Mitombo dzechiNdau dzatagara teiziya dzeishanda, ndidzona idzodzo dzaakupetuka. Dzaakunasirwa, dzaakuita ingatei dzaadzechiyungu peya. Kubeni ndiyona mutombo yataigara teishandisa kare nakare. Hino yaakupetuka tichazoiziya ere? Ndiyona peyani mitombo yedu iyoyo yaakunyorwa mazita echiyungu amweni, asi ndiyona mitombo yedu iyoyo yatakagara teishandisa.

Mitombo yedu yechindau iyi mitombo yakanaka mitombo yakadzivire kare yeishandiswa ngaasharukwa edu. Hino hurumende yakazviona kuti muzvikora zvekudera dera yoyoiyoyo vana vafunde ndizvona vanova kutofunda ndizvona veichitogadzira mitombo iya yeichinasirwa yeisvike kune antu eshe eshe yeitongeswa iri muzvikoromwo munotengeswe mitombo.

Mitombo yedu yechiNdau inoshanda maningo vanofunde kuzvikora zvedera dera iyoyoyo vaakufunda ndizvona veichinasirisa mitombo ineyi veunasirisa kuti inase kushanda, waakuiona peya wototi dai mitolbo yechiyungu kubeni mitombo yedu ehee zviri kuitwa nevana vedu vati kufunde zvepa dera dera iyoyo mufundo yepadera ndoo zvaakuita izvi.

Mitombo yedu yechindau kana kuti yechiantu yakabvira kare yeishandiswa ngeasharukwa , mitombo iyi ine maitirwe ayo ine mashandisirwe ayo uye mitombo yedu iyi yakanaka maningi ngekuti inorapa matenda akasiyana ngenjira dzakasiyana zvinezvi unowu vakutoitora veitode kutoiningira zvainorapa yeivandurwa.

Mu zvikora zvepa derayo yoyo vaku chitora mitombo iya yatai shandisa kare veichiyi nasirisa peyani imweni yaku nasiriswa kuti iite mafuta atino zora zvei shandiswa ne mutombo yedu yekare iya iya yapetuka asi yapetuka nge njira imweni yekuti uno korere kutoziye kuti iya zviro zvo izvi zvaka gadzirwe nge mutombo yedu ere.

Mitombo yedu yekudhaya yechindau inemabasa ayaiita akawanda wanda. Mitombo ino iyi zvinozvi unowu yakushandiswa kuita amweni mabasa, yakunasirwa, imweni ichiitwa mushonga wekukwidza ndiwo mazino, imweni mafuta ekuzora ndiona kuhope.

Mitombo yedu yechindau yakaamba kare yeishandiswa yeishandiswa ngenjira dzakasiyana -siyana asi nyamushi unowu mitombo iyi taenda koningirwa kuti ikwanise kuchishandiswa yakuitwa kungatei mitombo yanyamushi yechiyungu asi ndiyona pheyani mitombo yedu iyoyo yechindau yakuchiningira yoiswa mumaphilizi yochiiswa mumajikisenimwo imwomwo zvoenda zvakadarokwo.

Mitombo yechindau yatinoshandisa haizi kutanga kushandisa zvinoizvi ,mitombo inoyi yakabvira karetu yeishandiswa. Imweni inoiswe mumvura muntu womwa, imweni inobikirwa, kuti hai ngaabikirwe obikirwa mutombo wakona uwowo, umweni unozwi kwaingauiswe mubota, umweni unorwyiswe sadza remene, muntu wotorya.

Mitombo yedu yechindau yakanaka maningi ngekuti yairapa nanyamushi unou inorapa. Antu anomwa maguchu ane zvitenda zvakasiyana siyana, anotopuwa maguchu eimwa eitopona. Zveinya mbodaro pane umweni mumbuti unozwi murumanyama, unozwi wazwa mundani kunozwi mutsvakirei muruma nyama otomwa peyani otopora, naana muchecheniwo anorape mundani, weitopora.

Kune mihlobo yakasiyana-siyana yemitombo yedu yechindau inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Mihlobo ino iyi inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inotorwe mudzi, yonyikwa midzi, vantu veimwe mvura yakhona. Imweni inobatotorwe mashakani akhona oiswa mumvura womwa zvakadaroko.

Mitombo yedu yechiantu ine mihlobo yakasiyana siyana inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inowanikwa mushango yotorwa midzi dzayo yeishandiswa. Imweni mitombo yeishandiswa mashakani. Imweni mitombo yakutokwanise kusimwa mumamizimwo mwatinogara techitoishandisa.

Mitombo yedu yakanaka maningi ngekuti inoshandiswa kurapa zvakasiyana siyana. Asi zvakuitwa mazuwa anaya zvakubaitoite kuti ichitonyanye kutoshanda. Vantu vaiti haishandi. Mitombo ineyi inoshanda ngekuti vana vari kuzvikora zvedera derayo, vakuzvifunda yeitsvakwa mitombo ineyi yaindoongororwa mitombo ineyi yechigadziriswa hai. Yonasiriswa mitombo ineyi. Tozoona yakutotengeswa pheya, tatokanganwa kuona kuti ndiyona mitombo iyana yataishandisa.

Mumashango ndimo munooneka mimbiti inoita mutombo yechindau yatinoshandisa kunoendiwa mumashango kunotsvaka mumbiti imweni inotorwa iri midzi yakona ndiyo inenge yeirapa amweni anotorwa ari mashakani. Mashakani onaawawo amweni anotwiwa anoshanda zvakasiyana amweni anoshanda eiswa mubota amweni oiswa musadza amweni oiswa mumvura muntu

Mitombo yedu yeChiNdau iyi yakanaka maningi asi hai zvayakanaka maningi kudaro hai, inodo kumwiwa zvemene mene, woiteedzera mamwirwe akona ngekuti haizi kunyorwa kuti unomwe nguwai, unomwe nguwai. Kungophuza muntu eingophuza. Asi ere tikamwa zvemene mene inorapa, unopora ngekuti kare ndiyo yaishandiswa vantu veipora.

Asharuka edu aishandisa mitombo yechindau nanyamushi mitombo iyi ichirikushandiswa ngenjira dzakasiyana yeirape matenda akasiyana siyana. Iriyo peyani mbiti yona iyoyo yekuti munhu arwara inotozikanwa kuti mbiti uyu unorape chakati. Inonyikwe mumvura munhu opuwa womwa kana kuti hayi inoiswe mubota munhu orya.

Kune muhlobo yemutombo dzechindau dzakasiyana-siyana, mihlobo iyi yakasiyana pamamwirwo ainoitwa nemashandisirwo ainoitwa ngekuti imweni mitombo unozwi kwai unoiswa mubota, umweni mutombo unozi kwai unobikirwe musadza, umweni mutombo unozwi unoiswe mvura yoata yakanyikwa mo umwomwo wozozwi wozomwa.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswa ngenzira dzakasiyana. Dzimweni nzira dzakhonadzo ngedzekuti unoite wekuiswe mubota makwande akhona otorwa otswanywa tswanywa muduri atswanyiwa kudaro bota robikwa muntu oisirwa mubota orya. Umweni wakhona unoti ngaiiswe mumvura kwemazuva akati kuti, mazuva ayana akwana muntu opiwa omwa. Umweni wakhona unozi ngauite wekubikwa waira muntu wakhona wopuwa mvura womwa.

Mitombo yedu yechindau ine maitirwo akasiyana. Dzimweni dzinonyikwa mumvura wozomwa mvura yakona, dzimweni dzinotorwa makwande wonzi imwai mvura yakona iyoyo inoterekwa pamoto wonzi chimwa mvura yakona imweni inonzi imwawo yeipisha imweni mitombo inonzi ngaiswe mubota muntu wotorya mutombowo wakasisa mubota.

Mitombo yedu hechindau inoshandiswe kurape zvirwerw zvakasiyana mitombo iyoyo ine mihlobo yakasiyana mwana wakarwa eizi hai akarwara mwai vaimutsengere tsangamidzi omupfirira mukanwa iyena omedza nanyamushi unowu tinoona kuti tsangamidzi inoshanda kurapa zvirwere zvaka.

Muhlobo wemitombo yakasiyana siyana inoshanda ngenjira dzakasiyana imweni inonyikwe mumvura, imweni inoiswa mashakani otwiwa yozoiswe mubota kana kuti sadza rinenge reiryiwa ngemuntu, imweni inobikwa yozi muntu ngaamwe mvura yachona yeipisha.

Nyika yeZimbabwe yakaona zvakakodzera kuti mitombo yaishandiswa kare yataishandisa yechindau ineyi ichishandiswawo mazuwano yeichifundiswa yechiende koongororwa kuti mitombo iyi inorapei. Iripo mitombo yakaita sanamurumanyama inorapa mundani iyoyo ndiyo mitombo imweni iri kuningirwa ngezvayo kuti inodini saka vantu vari kubahamba veifunda kuti vaone kuti mitombo iyi ingadetsera seyi.

Mitombo yedu yechindau mitombo yakabvira kudhaya yeishandiswa, yaibaishanda mitombo inei. Asi zvinezvi ngendaa yekuti taaneye chiyungu, mitombo yedu aichaningirwi. Dai yainingirwawo mitombo iyi yaongororwawo kuti ishandewo pamwepo nemapiliziwo echiyunguwo. ishande nemitombo yechiyungu yo hayo.

Mitombo yedu iyoyo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana inemuhlobo yakasiya. Mutombo inoshandiswawo kurapa matenda akasiyana .Imweni mutombo unozi ngaibikwe mubota muntu orya yoiswa mubota ,umweni mutombo unozi ngauiswe musadza muntu orya arimwo musadza mwo iwoyo umweni mutombo ngaumwiwe wakadaro muntu wowo onyikwe mutombo omwa wakadaroko.⁹

Mutombo yedu yechindau mitombo yakashanda kubvira kare nakare. Inezvakanaka zvayaiita yaishanda nenzira dzakasiyana. Imweni yaimwiwa imweni yaidzorwa. Hino mazuwano ere vana vakufunda pafundo dzepaderapo pona apapo vakufunda ndiyona mitombo iyi kuti ishandiswe nyamushi unowu mune zveshe zvetinoita yakutoshandiswawo

Mihlobo yemitombo yedu yechindau, yakasiyana-siyana. Kusiyana kwazvo ikoko ,kusiyanazve kwemashandisirwo ainoitwa. Imweni mutombo inoshandiswe midzi dzakhona, imweni mitombo inoshandiswe mashakani inoitwe zvekumwiwa, imweni mitombo inoitwe ekubikirwe mubota kana musadza.

Mitombo yedu inosandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoite zvekumwiwa, imweni inoite yekuiswa mubota. Imweni inoita ekuryiwa yoiswe musadza, umweni hayi unozi kwahi ngaunyikwe kwemazuva akati kuti, wozoone kumwiwa. Umweni unozi ngauitwe wekubikwa woibva wozoone kumwa mvura yakona, yeipisha.

Mitombo yedu yechindau inomwiwa ngenzira dzakasiyana maitirwe ayona, imweni inotswiwa, yatswiwa kudaro inotorwa yoiswa mumvura kwemazuva akati kuti wonzi chimwa otomwa, imweni inoiswa mubota, muntu obikirwe bota omwa, imweni inoiswa musadza, sadza rotobikwa vantu votorya ende ndomashandiro ayinoita.

Mitombo yedu yechindau yakanaka maningi ine kurapa kwayo kwainoitavo. Asi hai mitombo inoiyi inode kuiyaiya ngekuti umweni unozomwa zvakadarikidze chimwero peyani vamwa zvakadarikidzire chimwero zvotokuuraya. Saka inode kuti umwe zvemene zvaunenge vabhuirwa uye mitombo iyi hatiiregeri nekuti inobetsera, yakabvira kare yeiti betsera nanyamushi inobetsera.

Mitombo yedu yechindau yagara yakanaka. Yaishandiswa karetu nanyamushinunowu inoshandiswa ngekuti hurumende zvayakuita kuzvikora zvepaderapo apapo yakutore mitombo ineyi yendoningirwa yeichishandiswazve kugadzira mapilizi ayo mazuwa anaya, kugadzirazve mitombo imweni yaayo mazuwa anaya zveyiburikudza ngemitombo yedu yekare ineyi.

Mitombo yedu yechiNdau yakabvire kare yeishandiswa ngeasharuka ekare kare, mitombo ineyi yaishandiswa ngenjira dzakasiyana umweni woite zvekuiswe mumvura womwiwa umweni unoise wekutwiyiwa muduri wotwiyiwa, woiswe mubota muntu orya ritori bota umweni waizi muisirei musadza, sadza iroro rotobikwa poiswe mutombo wotoo...

Kare kuretuyo mutombo yedu yechiantu yaishanda kurapa zvirwere zvakasiyana nanyamushi unowu njira dzekurapa ndidzona dziriyo dzinoshandiswa pamitombo yechiantu miombo yedu yechindau ineyi pane mitombo inomwiwa, imweni inoita zvekubikirwa, imweni inoiswa mubota imweni inoiswe musadza zveshe izvozvo zvinoite kuti antu apore.

Mitombo yedu yatakakura teirapiwa ndiyo iyoyo yakanaka maningi ngekuti hai kare kusati kwane mitombo dzechirungu ndomitombo dzaitiraramisa dzona idzodzo dzekuti antu airumba mushango totsvaka mbuti otoziya kuti mbuti wakati unorapa chirwere chakati.

Mitombo yedu yechindau inosiyana mihlobo yayo. Izvi zvinodarokwo izvozvo nemashandisirwe ayo anosiyana. Imweni inotorwa ari mashakani oterekwa munhu wozi omwa. Imweni inotorwa midzi yakhona iyoyo yoiwe mumvura munhu omwa. Imweni inotorwe makwande akhona awawo otwiwa muduri muntu wotobikirwe bota.

Mitombo yechindau ine zvayairapa antu zvakasiyana siyana. Antu vanga vasingahlupiki peyani. Waitoti pamuzi pane chimuti chiripo ukatoziya kuti chinorapa mundani, mwana arwara mundani wotorumba wotootora. Ukazwe kuti warumwa ngenyoka vaitoziya kuti mbuti uyu unorapa kurumwa ngenyoka. Vakaziye kuti madziso mwana akazwe madziso ehe tinotora mbuti uyu unorape madziso.

Kune mihlobo yakasiyana siyana yemutombo, mihlobo iyi yemutombo yakasiyana inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni mitombo vantu vanotoenda mushango kotsa midzi dzakona vatsa midzi dzakona voisa mumvura vantu bomwa mbura yakona vamweni vanobikirwe bota otwiwe twiwe muduri otorya.

Mitombo yechindau inoshanda ngenjira dzakasiyana, uye ine mihlobo yakasiyana maitirwo ayo anosiyana. Imweni inonyikwa ari mashakani imweni inotorwe mashakanivo otwiva oiswa mubota. Kana kuti obikiswe sadza muntu otorya, imweni inotorwe midzi dzakona dzoiswe mumvura muntu otomwa.

Kubva kare nakaretu kwainge kune mitombo yedu yechindau yemihlobo yakasiyana. Mitombo iyi yaishandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana zvakaita ngemusana, mundani mudzi yachona yaitorwa muntu omwa. Imweni mitombo mashakani anotorwa okoiva oiswa mubota antu omwa imweni mitombo inoite yekubikirwa mubota.

Antu achiri kuramba eyi enderere mberi eyi shandisa mitombo yedu iyi hino hai antu hano shandisa mutombo iyi ye chindau iyi ava zii peyani kuti ine ma mwirwo ayo ayidi kuzo darikidza ino fana ku mwiwa ne chimwero anya mbori magucha iya unoona muntu eyito mwa peyani aitomwa ato ziyi kuti ano mwirwa kudini uye ngai mwiwe nge chimwero che mene mene chino diwa pa mutombo po kumwa mutombo iyoyo imweni ino suke mundani ngai mwiwe muntu ahudhe.